Ibari gwinyiso yemene, zvirokwazvo zvinobakurudzirwa maningi kuti paunoona kuti vabtwa ngehosha yakaomarara. Unokwanise kuenda kuzvibhedhleya kuti ukwanise kuhinwe hosha, nekuti pamweni pacho paunonoka kuenda kunohinwe hosha ikanyanya kubata zvakaomarara inozosvika pakuti ihinike.

Hosha dzakasiyana siyana dzinobate anhu ,ihosha dzakawomarara. Dzimweni dzehosha dzino bata anhu ihosha dzekuti dzikatokubata ukanonoka kuende kuchibhedlera kunenge kwakushatira maningi ,asi madhokodheya anokurudzirwa kuti arambe eyidetsera anhu muzvibhedlera vakawuya nehosha yakawomarara yakadii kuti hutano uenderere mberi ,ntaramo irambe ichienderera mberi.

Hosha dzakasiyanasiyana dziri kubata anhu ihosha dzakaomarara maningi dzimweni dzehosha idzi kubaatona kuti hosha idzi dzimweni dzinenge dzeide kuti mutoenede kuzvibhehleya nekuti dzimweni dzehosha mukanonoka kuende kuzvibhehleya dzinoite kubata zvekuti munozorwadziwa ngehosha idzonaidzo dzisngachakwanisi kuhinika.

Hosha dzaka siyana siyana dziri kubata antu ma zuva ano i hosha dzekuti dzino dzi virika antu aka nzwisisa zvinenge zvei taura ma dhokoteya asi inyaya yekuti antu ati nzwisisi toramba teingo batwa ne hosha nenyaya yekuti tenge tisingadi ku teerera zvatinenge tichinda kutaurirwa ne akuru e hutano hwedu.

Ibaari gwinyiso yemene-mene zvirokwazvo hosha dzakawanda dzirikubata vantu ihosha dzakaomarara zvekuti pamweni pacho kuti hosha idzi dzihinike dzooda kuti utodetsereka nenyaya yekuti kuenda kuchibhedhleya nekuti ukasaenda kuchibhedhleya hosha idzi hadzihiniki zvinoita kuti murambe musikazwi zvakanaka hosha dzeibata.

Hosha dzaka siyana siyana dziri kuhamba mundaraunda medu ihosha dzaka omarara maningi zvekuti madhokodheya anobai kurudzirwa kuti paanenge eyi batsira antu kuhina anhu hosha dzo ashonge mbatya dzino adzivirira kubva kuhosha dzo ngekuti hosha dzo dzino kona kutapukira kuenda kwavari.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kuhamba vantu ihosha dzakaomarara ngenyaya yokuti zvirokwazvo hosha idzi dzinenge dzichida kuti meshe titovhenekwaa kaizvezvi, ngekuti dzimweni hosha idzi zvinenge zvakaomarara, dzimweni dzehosha idzi mukanonoka kudzifambira dzinoita kuti zviro zvisaite zvakanaka kutondwe hosha yizomarara.

Ibaari gwinyisi yemene mene hosha dzirikubata antu , dzimweni dzehosha dzinobate zvakaomarara zvekuti muntu akanonoka kuenda kuchibhedhlera unokona kutodzima mweya ngokuti dzimweni dzehosha dzinobate ngesimba zvekuti muntu otofa .

Ibaari ngwinyiso yemene, zvirokwazvo kubaatoziye kuti hosha dzakasiyana-siyana , dzinenge dzeihinwe muzvibhadhlera umu, zvekuti pamweni pacho zvinosa zvinokurudzirwe kuti hoshapadzinenge dzahinwa muzvibhedhlera muite muchishongedzwa ngekucheneswa ,ngenyaya yekuti dzimweni dzehosha dzinokona kuramba dzirimwo muzvibhedhlera zvinoita kuti dzizotapukira kuenda kune amweni.

Ibari gwinyiso yemene hosha dzakasiyana siyana dzirikubate antu zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotokurudzirwa kuti ashonge mbasha dzinoachengetedze kubva kuhosha idzi nekuti dzimweni dzehosha idzi dzikaabata dzinokone kukonzeresa kuti abatwe ngehosha dzakasiyana siyana.

Hosha dzakasiyana siyana dzinohinika asi kazhinji kacho kuti dzihinike zvinoda kuti tikasike kuenda kuchibhedhlera ukasike kuvhenekwa ukasike kupiwe mutombo nekuti ukanonoka kuendeyo hosha ikaomarara inozonetsa kuhinika.

Zviro kwazvo hosha dzakawanda dzakasimuka munguwa yatakurarama ineyi. Dzimweni dzehosha idzi dzakabaaomarara zvekuti dzinoda kudetserwa kuti antu azwe zvakanaka zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotokurudzirwa kuti apfeke mbatya dzinovadzivirira kuti vasabatwe ngehosha.

Ibaari gwinyiso remene amunawee nguwa ineyi kune hosha dzakawanda dzinofamba dzakasiyana zvinova zviri zvakanaka kuti hosha idzi kuti dzinase kupera zvinoda kuti antu aise musoro pamwechete kuona kuti hosha idzi dzekhaindinyi endezve dzinohinwa sei kuti hosha dzipere.

Hosha dzakasiyanasiyana dziri kubata anhu munharaunda umwu hosha dzekuti dzinohinika asi pamweni pacho kuti madhokodheya ahine hosha idzi zvirokwazvo anenge aide kuti ashonge hembe dzino achengetedze kuti hosha dzisazotapukire kuende panenge ari iwona madhokodheya.

Hosha dzaka siyana siyana dziri kubata anhu ihosha dzaka omarara maningi zvekuti dzinoda kutoti madhokodheya ayite achi detserana kuti hosha idzi dzipere zvekuti pamweni pacho uka nonokawo kuenda ku chibhedhleya une hosha yakadaro madhokodheya anoto kurudzirwa kuti ashonge mbatya dzinova dzivirira kuti asa tapukirwa nge hosha.

Imbari gwinyiso yemene hosha dzakawanda dziri kubata antu asi kubati dzimweni hosha dzirikubata hosha dzekuti antu anenge singazvidziviriri kubva kuhosha zvirokwazvo mukazvidzvivirira kubva ku hosha vantu vanogara vakagara wakagwinya ndaramo ichiita zvakanaka

Hosha dzakasiyanasiyana dzirikubata anhu mumanharaunda medu dzakabaaomarara zvekuti zvinoda kutoti hosha idzi ukaoone kuti irikuitike munharaunda medu wogara wazvichengetedza kuti usatapurirwe hosha dzinoidzi pamweni pacho ukasa ngwarira unototapurirwa ngehosha zviro zvotoita zviro zvakatoshata.

Hosha dzakasiyana siyana dzinobata antu dzakaomarara maningi dzingori yo. Ngekuti zvinoda kutoti wabatwa ngehosha wokasike kuenda kuchibhedhleya kohinwa. Asi pamweni pacho madhokodheya akutochenjera ngenyaya yekuti dzimweni dzehosha dzaari kuhina dzinenge dzakaomarara zvekuti dzinokona kutapukira vakasabata zvakanaka.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kubata antu mazuwa ano ihosha dzakaomarara maningi. Zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotokurudzirwa kuti ashonge mbasha dzinovadziirira kubva kuhosha idzi. Ngekuti dzimweni dzehosha idzi dzakaomarara zvekuti anokone kutapukirwa ngehosha dzo akasazvidziirira.

Ibaari gwinyiso yemene hosha dzakawanda dzirikubata antu mazuva anaya ihosha dzakaomarara zvekuti dzinenge dzeibaada kuti waona kuti yabata wokasire kuenda kuchibhehleya wokasike koohinwa. Ngekuti ukanonoka kuende koohiniwa hoshadzo dzinobaauya dzakaomarara zvekuti dzinokona kukubata zvakaomarara maningi.

Hosha dzakawanda dzirihamba mazuano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti hosha idzi dzihinike dzinenge dzichitoda kuti madhokodheya adetsere ngesimba rakawandisa asi pamweni pacho dzimweni hosha dzinotapukire zvekuti madhokodheya anokurudzirwa kuti asunge mbasa dzinovadzivirira kubva muhosha idzona idzi.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kusimuka mazuwa ano ihosha dzakaomarara maningi. Asi unobatoziya hosha idzi dzinohinika, ukakasika kuenda kuzvibhendleya zviya ngekuti unoenda koopuwa mutombo unohina hosha. Isati yanyanya kuomarara maningi ndaramo yotohlamburuka, zviro zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene hosha dzakasiyana siyana dziri kubata ana echidodori. Ihosha dzakaomarara ngekuti pamweni pacho kuti zvidziviririke zvinenge zveida kuti ende kuzvibhehlera asi pamweni pacho anhu akaoma masoro anenge asingambohambiri kuzvibhehlera zvinoita kuti madhokodheya apinde muntaraunda achitipa fundiso yekuti hosha dzinodzivirirwa sei.

Ibari gwinyiso yemene mene hosha dzakasiyana dzinotibata zvakasiyana asi chendoziya hosha idzi dzinopera ngekuti tinoshandisa mutombo dzakasiyana siyana kuti hosha idzi dzipere.

Muntu wese anokurudzirwa kuti aende kuzvibhehlera ngekuti mutemo wenyika unotaura kuti munhu wese unofana kohinwa hosha kana abatwawo kuzvibhehlera dzimweni hosha dzinozobhadhariswa hadzo mari asi kazhinji zhinji hosha dzakawanda dzinohinwa pachena mahara.

Ibaari gwinyiso remene madhokodheya anokuridzira antu maningi kuti achengetedze ndaramo yawo zvekuti ndozvakazoita kuti pamweni pacho madhokodheya aite echihamba echipa anu mitombo yekuisa mvura kuti aidziirire hosha dzakawanda ngendaa yekuti hosha dzakawanda dzinohambira mumvura.

Ibari gwinyiso emene zvirokwazvo zvakakosha maningi kundaramo yeanhu kuti ashandise midziyo inenge yakachena kuti ndaramo iye yakachena, pamweni pacho madhokodheya anoto kurudzira anhu, achipa anhu nemutombo yekuise mvura kuti anhu aise mumvura yakachena zvinhu zvimwe zvakachena ndaramo yakachengetedzeka.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo unobatoziya kuti, kuti hosha dzakawanda dzidziiririke tinofana kunge teiziya kuti dzakatangwa ngei zvinodetsera kuti hosha dzisazotishungurudza padzinenge dzobata ngekuti tinenge teiziye kuti tine dzakabvepi zvinoite.

I Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo madhokodheya anoshanda basa guru guru maningi achidetsera antu asabatwa ngehosha dzakasiyana siyana zvekuti akuruhu enyika pamweni pacho anotodetsera achipe mutombo dzinoita kuti hosha dzihine.

Ibaari gwinyiso yemene akuru edu emunyika nemadhokodhera anotikurudzira kuti hosha dzikabata hosha dzinenge dzakashata dzeibata munthu wsshe anopa munthu weshe mutombo mahara zvinoo zviri zvoo ngenyaya yekuti paunopuwa mutombo unodetsera maningi kuti hosha ihinike pamweni pacho dzimweni dzehosha idzi dzinenge dzeide kutodetserwe kuti dzihinike zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo kubatoziya kuti muntu wese unofane kunge nendaramo yakanaka zvinoita kuti akuru enyika aite pamweni pacho achipe anhu mutombo yekuiise mumamvura inenge ichiite kuti anhu adziirirwe kuti asabatwa ngehosha zviro zviite zvakanaka.

Hosha yakaomarara maningi mundaramo yeantu ihosha yendxondo ngenyaya yekuti muntu unotoita zviro zvanenge asingaziyi kuti zvakashata eitozviita zvioita kuti antu anenge anoshaya ndxodo anofanira kubatikirwa achiendeswa kumuzi dzavanochengetwa kuti vasashupika pavange vabatwa ngehosha.

Ibayiri gwinyiso yemene zviro kwazvo, hosha dzendxondo ihosha dzakaomarara maningi zvekuti antu anenge aine hosha yendxondo anofanirwa kubatikirwa ngenyaya yekuti pamweni pacho mukasabatikira zvinoita kuti utano wavo nendaramo yavo izoite zvakanaka zvekuti paanenge achidya zviro zvakashata payani anoita kuti ndaramo yavo iderere maningi.

Ibaari gwinyiso yemene, hosha yendxondo ihosha yakaomarara maningi. Zvekuti antu anenge ane hosha yendxondo anofanira kubatikirwa ndaramo yawo. Ngendaa yekuti antuwo mukasaabatikira pamweni pacho anenge achishunguridzika zvekuti anoita zvinhu asingazii zvekuti ndaramo yawo inoshata maningi. Asingazvizii kuti ari kuzvikuwadza.

Kuzvibhedhlera kwatiri kuenda kunohinwa hosha dzakasiyana siyana pamweni pacho unotoona kuti ubaatozwe kudziirwa weienda kuzvibhedhlera uchiziva kuti hosha yangu inohinika ngekuti unenge waona kamufarire kanenge kechiita amwe kuti neyangu hosha inohinikawo ngekugonda basi.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera mwatiri kuenda umu mwakakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti kunoinwa hosha dzakasiyana-siyana pamweni pacho unotoziya kuti ndikaenda kuchibhedhleya kuenda kohinika ngekuti unenge wegonda kuti madhokodheya anoshanda basa rawo zvekuti pamweni pacho auhinwi ngemadhokodheya asi kuti unenge une kugonda kwako.

Kuzvibhedhlera kwatinoende kunohinwa hosha zviro kwazvo kwakabaanaka maningi asi pamweni pacho hosha yatinoenda kohinwa kukasaitwa utsanana hwakanaka tinokone kutobatwawo ngehosha kuzvibhedhlera ngekuti hosha dzatinenge taenda kohinwa dzinogona kutitapukira dzototanga kutohamba mune antu muzvibhedhlera .

Ibaari gwinyiso yemene-mene muzvibhedhleya mwatiri kuenda umu, mune hosha dzakasiyana-siyana asi hosha idzi dzinokwanisa kuhinika ngekuti mwasvike kuzvibhedhlera kubaatoti mwasvikeyo, mwopiwa mitombo inoenderana nehosha dzenyu moenda penyu mwega mokasike kubveyo ngekuti mukada kusangana-sangana neantu, munotambira hosha dzeamweni.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo tinobaone kuti kusvibhedhlera kwatinoenda kune imwe michina inoshandiswa inodetsere kuhina hosha yakaomara pamweni pacho inobatoshamisa imweni michina inoita ingayakarepota ngekuti muchina yakagadzirirwa zvemadhu.

Muzvibhedhlera mwatiri kuenda umwu mune zvimahosha dzakasiyana siyana , dzimweni dzehosha dzinoonera muzvibhedhlera dzinode kuonera ngekuti pamweni pacho mukaiye zvekutamba maende kuzvibhedhlera munokona kutobveyo mwatapurirwa dzimweni hosha dzinenge dzaenda neantu azvidi kundosangana neantu mwaende kuzvibhedhlera.

Muzvibhedhleya nemumakiriniki mwatinoenda umu makanaka maningi ngenyaya yekuti munodetsera kazhinji zhinji kuti mukaenda kuzvibhedhleya unopuwa mutombo unodetsera kuti hosha dzipere zvinoazvirizviro zvakanaka ndokwatinokwanisa kupuwa mutombo wakaongororwa wekuti .

Igwinyiso ye mene mu zvibhedhleya matino enda umu tino hinwa hosha dzaka siyana siyana dzimweni dze hosha dzatino hinwa mu zvibhedhlera dzakabai oma zvekuti madhokoteya anoto kurudzirwa kuti ashonge hembe dzekuti asazo tapurirwa nge hosha idzi ngekuti dzimweni dze hosha dzino hinwa dzino gona ku tapurira kuenda pa madhokoteya anenge echito hina hosha mu zvibhedhlera.

Ibari gwinyiso emene muzvibhedhleya mwatinoenda umwu, tinobetserwa kakurutu ngenyaya yekuti unotoona kuti ndokwetinopuwa mitombo ino kwanisa kuhine hosha dzakawanda wanda dzakati bata toziya kuti ukaenda kuzvibhedhlera unopuwe mitombo inohine hosha dzinenge dzakatibata tozoita zvakanaka ndaramo yoto hlamburwa.

Ibari gwinyiso yemene, zvirokwazvo muzvibhedhleya mwatiri kuenda mwakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti ndoomatinokwanise kuhinwe hosha dzakasiyana-siyana. Wobatoone kuti ukaenda kuchibhedhleya, madhokodheya anokuvheneka okupa mutombo unoenderana nehosha yavanenge vakubata.

Muzvibhedhleya umwo mune antu akawanda anouya kuzvibhedhleya ane hosha inenge yakaomarara zvekuti madhokodheya anode kutoshonge mbasha dzakachengetedza ndaramo yawo kuti asatapukirwa ngehosha idzi zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene rekuti muzvibhehlera mwatinoenda umu mune hosha dzakasiyana siyana dzokuti pamweni pacho hosha idzi dzinotapukira tikasazvingwarira pamweni pacho zvinoda kuita vanhu vakatingwarira so mosvika kuzvibhehlera mohambira zvaunenge wahambira wotopiwa mitombo dzenyu dzamunenge mabatwa wozvidzokera kumba.

Ibari gwinyiso yemene, zvirokwazvo tobaziye kuti muzvibhedhleya mwatinohinwe hosha mwakakosha maningi mwundaramwo yedu ngekuti ndimo matinodetserwa payani patinenge tabatwa nehosha dzakasiyana-siyana. Zvinokurudzirwa maningi kuti tiende kuzvibhedhleya ngekuti pamweni pacho kuende kuzvitoro zvinenge zvisina kuziikanwa zvinokonzeresa kuti tipiwe mitombo inenge isina kuongororwa, zvekuti tikona kutozowedzerahe hosha iya.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo muzvibhedhleya mwatiri kuenda umwu munohinwa hosha dzakasiyana siyana, dzimweni dzehosha dzinoitwa muzvibhedhleya dzakaomarara maningi zvekuti madhokodheya anokurudzirwa kuti ashandise mbahla dzekushonga dzinoadziirira kubva muhosha idzi dzimwe dzinokona kutapukira kuenda mumwiri mwavo.

Ibari gwinyiso yemene mizvibhedhleya mwatinoenda umu munodetserwe anhu zvakasiyana siyana zvekuti pamweni pacho kuti munoende pane munhu unoda kurapwa hosha munkfana kutoziya kwekuenda muchishandisa zvikwangwani zvinenga zviri muzvibhedhleya kuti musazorashika muzvibhedhleya umu.

Ibari gwinyisi yemene muzvibhedhleya mwatinoenda umu mwakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti ndopatinokwanisa kudetserwa zviri pacheba wanase kubatsirwa kuti hosha yako ngeiri ngekuti pamweni pacho inoshandise mutombo yekudhaya tinenge teiningira hosha yatisine kumbovhenekwa asi kuchibhedhlera unopuwe mutombo unoenderana nehosha iyona.

Kuzvibhedheya kwatinoenda iyo kwakabakosha maningi nekuti mundaramo medu tinodetserwa zvikukutu nehosha dzinenge dzakasiyana siyana. Toziya kuti patinoenda kuzvibhezheya tinopiwa mitombo ine hosha dzedu dzakasiyana siyana zviro zvoenda zvakanaka.

Muzvibhedhela mwatiri kuenda umwo mwakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti munobetsera peyani zviro pazvinenge zvakamira. Kutoziye kuti ukaenda kuzvibhedheya unoenda kunopiwe mitombo unoendera nehosha yenyu, mwotopiwa nenguva kuti vanopinda nguvai zviro zvotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, kuzvibhehlera kwatinoenda koonekwa hosha kwakakosha maningi ngekuti ndiko kwatinokwanisa kuonekwa hosha zvinonga zviri pamutemo zvinoita kuti hosha iyona ihinike zvakanaka. Ngekuti pamweni pacho tikada kushandisa mitombo yedu yekudhaya, hoshayo unoita kunge yahinika isina kuhinika zvinozokonzera kuti tirambe teizwa zvakashata pamusoro pendaramo yedu.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhlera umu zvirokwazvo murikushanda mitombo dzaakasiyana siyana kubatoziye kuti kuende kuzvibhedhlera mwodetserwa zviro zvoita zvakanaka hosha yohinika antu otozwe zvakanaka, zvirokwazvo unotoziye kuti waende kuzvibhedhlera unodetserwa maningi ngekuti madhokodheya anenge ariyo anenge ane moyo wakanaka achiite basa rawo zvinemwoyo wese.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umwo munoenda madzimai akawanda amweni anenge akazvitakura amweni ane ana adoodori zvinokudzwa maningi kuti madzimai aya aende kuzvibhedhleya nokuti ana adoodori anenge ainawo anenge eida kuvhenekwa kuonekwa kuti hosha dzaanenge ainadzo dzinohinika sei ngokuti ana aatauri kuti ndine hosha.

Igwinyiso remenemene muzvibhehleya mwatirikuenda umu munohinwe hosha dzakasiyanasiyana pamweni pacho unotoonana kuti ukaenda une hosha inonga yakakubata inofanira kunge kutongwarira ngekuti unokone kutotapurirwe hosha ngeamweni anhu ukasangwarira.

Kuzvibhedhleya kwakakosha maningi, ngenyaya yekuti ndokwatinohinirwe hosha dzakasiyana-siyana. Kuziye kuti kubaatoende kuzvibhedhleya ,mwohinwe hosha, zviro zvoite zvakanaka. Ukaramba wakagare kumphatso, hosha dzinoomarara zvekuti pamweni pacho unozotoona kuti ndaramo inoshata maningi, ngekusaende kuzvibhedhleya.

Madhogodheya anoshanda muzvibhedhleya akakosha maningi, mundaramo yeanhu ngekuti, anokuvheneka hosha yaunenge unayo waenda kuchibhedhleya ,oona kuti ihosha yekhaindiyi ,okupa mutombo unoenderana nehoshayo, kuti hosha yako, yaunenge uinayo ihinike.

Muzvibhedhera umu matirikuenda makakosha maningi pandaramo yedu ngekuti ndimo munodetserwa antu kuti ahine hosha unotoziye kuti ukabatwe hosha, vanokwanise kuhine hosha. Kuchibhedhlera kutoenda kuchibhedhlera ngemoyo wese, wotoende kohinwa hosha kuti hosha ipere.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo zvinobaatozikana kuti hosha dzakawanda-wanda dzinobata anhu, zvinoita kuti akuru emuzvibhedhleya, neakuru enyika aite achiita achironzera anhu ngenyaya yehosha dzinenge dzakasiyana-siyana. Achihamba mumantharaunda achidzidzisa anhu pamusoro pehosha dzakasiyana-siyana kuti aziye kuti anozvidziirira sei kubva kuhosha idzona?

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo semadhokodheya tinotomboita nguwa yatinobuda muzvibhedhleya teihamba kunze kwezvibhedhleya mumantaraunda teipa anthu chenjedzo nekuapa ruzivo rwekuti azive kuti hosha dzakasiyana siyana dzinohinwa sei kuti zviro zviitr zvakanaka antu akone kurarama ndaramo yavo zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya anotohamba mumandaraunda pamweni pacho achiida nezvi kwangwari zvekupa anhu chenjedzo yehosha dzaka siyana siyana dzinenge dzei hamba kuti antu aziye kuti tozvi dzivirira sei nekuti vadziviriri abokwanisa kuita sei kuti asa tapurirwa nehosha dzaka siyana siyana.

Ibari regwinyiso romene kuti vantu vambohamba muntaraunda vechifundise vantu nezvehosha dzakasiyana-siyana, vachifundise vantu kuti hoshadzo dzinodzivirirwa sei nekuti pamweni pacho antu anenge asingatozivi kuti hoshadzo dzinenge dzakaomarara dzine zvadzakashatira asi paanofundiswa anozoziva kushata kwadzo zvinoita kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yememe ini ndinoona kuti pamweni pacho madhokodheya ari kuhamba muntaraunda mwedu eyitironzera ngezve hosha dzakasiyana siyana dzinotibata mumantaraunda zvinoita kuti ahambezve. Pamweni pacho antu tinenge tisingaziyi pamweni pacho tinenge tisingakwanisi kuende kuzvibhedhleya kodetserwa.

Kuzvibhedhlera zviro kwazvo mwakabainaka maningi ndomatinopiwa gwinyiso nemutombo watinoshandisa kuti zviro zviite zvakanaka unoziya kuti patinoenda kuzvibhedhlera unopiwa mutombo zviro zviite zvakanaka paunoenda kumbatso unoziva kuti panopera nguva yakati hosha inenge yahinwa

Muzvibhedhleya mwatinoenda umwu makakosha maningi nendaa yekuti ndipo patinobetserwa payani hosha padzinenge dzatishungurudza. Zvekuti pamweni pacho unobatoona kuti muzvibhedhleya munofana kugara makashongedzeka makachena ngendaa yekuti pamweni pacho hosha dzinohinwa dzinofana kusaramwo, dzozobata antu zvoita kuti zviro zvisaite zvakanaka.

Kuzvibhedhleya kwatinoenda uku kwakakosha maningi ndokwatinodetserwa kuhinwa hosha asi pamweni pacho onotoona kuti dzimweni dzehosha dzetinonga tiinadzo kuzvibhehleya dzinokone kutadzwa kuhinwa zvekuti panonge peitoda muthombo wekudhaya unohine hosha zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene-mene amunawee kuzvibhehleya uko tinopuwa mitombo dzakasiyana-siyana dzinotidetsera kuti hosha ipere. Pamweni pacho unotoona kuti ukaenda kuzvibhehleya unopuwa mutombo unohina hosha, zvinhu zvoite zvakanaka. Hosha dzakawanda dzinotibata ihosha dzakaomarara asi mitombo yatinopuwa, inohina hosha.

Ibaari gwinyiso yemene kuzvibehlerayo kwatinoenda tinobetserwa maningi ngemadhokodheya Tinobaatoziya kuti ukaenda kuchibhehlera une hosha chero yakaomarara sei ,anoita nepaanokona ndipo kuti unopuwa mutombo unoenderana nehosha yaunenge unayo .Paunobveyo unopuwa mutombo unorapa hosha yacho .

Muzvibhedlera makabanaka maningi ,nokuti ndomuno munopuwa anhu mitombo dzinoita kuti hosha dzizhinji, asi unotowona kuti muzvibhedleramo pamweni pacho ukaendamo usinekunyaso kugadzirira, kushongedzwe zvakanaka unotobvemo watapirirwa nehosha dzakasiyana siyana ngekuti unenge usina kunyaso kuchengetewa zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhlera petinoenda koohinwe hosha kunenge kutori nezvikwangwari zvinenge zveitoratidza kuti uchida kuenda kwakati unoshandisa njira yakati uchida kuende kwakati unoshandisa gwanzi rakati , izvi zvakakosha ngekuti antu anoenda kwaanonga echida kuenda endi avarashiki zvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhlera mwatinenge tiri mwakakosha maningi zvekuti unodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. kutoziye kuti ukaenda kuzvibhedhlera wodetsereka zviro zvoite zvakanaka mwopiwe mitombo hosha yohinika.

Muzvibhedlera uku kwakanaka maningi ngenyaya yekuti ndokunotengwe mitombo zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Wotoziva kuti paunoenda kuchibhedlera unotenge mutombo kuchibhedleya kana kuti washayiwa otenge kuchitoro chinotengese mitombo. Mutombo unoite kuti hosha ite zvakanaka tihine .

Muzvibhehleya matiri kuenda umu makakosha maningi pandaramo yedu ngekuti munodetsera antu paya patinenge tinehosha zvokuti hosha hadzishupi kuhina. Munotohinwe hosha muchibhehleya motoende kumhatso ndaramo yahlamburuka zviro zvaa zvirokwazvo zvotoite kuti zviro zvinake

Ibairi gwinyiso yemene dzimweni dze hosha dzino bata antu mu ndaraunda mwedu hosha dzaka omarara zvekuti pamweni pacho madhokodheya anonga eyito kurudzirwa kuti ashonge mbatya dzekuti anozvi dzivirira kubva ku hosha idzi paanenge eyi hina hosha dzona dzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhlera mwatirikuenda umwo munohinwa hosha dzakasiyana siyana. Dzvimweni dzehosha dzinohinwa kuzvibhedhlera, dzinenge dzakaongororwa zvekuti pamweni pacho dzinoda kuti waenda kuzvibhedhlera uende wakazvichengetedza . Unokwanisa kuenda kutapurirwa hosha dzinenge dziriya kuzvibhedhlera hutano hwako wotoshata.

Ibairi gwinyiso yemene muzvibhedhleya umu makakosha maningi pa ndaramo yeanhu ngekuti ndimo mekuti munohiniwa hosha dzaka siyana siyana kunyangwe ukaenda une hosha yakaomarara zvakadini madhokodheya aafi akaku endese kumuzi kwako asi anoku betsera kuti hosha iyona ihinike zviro zviite zvakanaka.

Muzvibhedhlera umo muno hinwe hosha dzakasiyana siyana zvekuti dzimweni dzehosha dzinohinwa muzvibhedhlera dzinenge dzeida kuti madhokodheya ashambe mbasha dzinodzivirira kubva kuhosha idzi nekuti dzimweni dzehosha idzi dzinokone kutapukire zvinoite kuti madhokodheya azotapukirwa ngehosha idzona idzo akasashonga mbasha dzinoadziirira.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo kubaiziya kuti muzvibhehleya matinoenda umo matinodetserwa tine hosha dzakasiyana siyana munoda enda uchiziya Kuti hosha inenge yakaomarara ngekuti kungozvika nehosha azvimbotoreri madhokodheya nguva kuti avheneke aone kuti hosha iyi wotopuwa mutombo unoita kuti hosha iyona ihinike.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umo petinoende kunohinwe hosha dzakasiyana siyana zvekuti madhokodheya pamweni pacho aatokurudzirwi asi anonge otoziya kuti dzimweni dzehosha dzetinohina dzotode tishonge mbatya dzinoachengetedze kuti asazotapukirwa ngehosha dzonadzo.

Muzvibhendleya mwatinoenda umu munohinwe hosha dzakasiyana siyana. Asi pamweni pacho madhokodheya anenge achitokurudzira kuti antu asanyanye kuungana. Ngekuti pamweni pacho antu anotokona kutopana hosha muzvibhedhleya mwo auya koohimwe hosha otopana dzimweni hosha zvotoita zviro zvakashata.

Muzvibhedhlera umu metinoenda koohinwa hosha panweni pacho anthu anenge asikakwanisi kuhamba kuenda kuzvibhedhlera movha dzemuzvibhedhlera dzinotorumba rumba kuenda kootora vanthu dzeidzoka navo nyangwe kukaita kumapiripiti kwakadini imovha dzakasimba zvekuti akuna kwedzisikakwanisi kuenda dzechiitakura anthu dzouya nawo kuchibhedlera.

Ibari gwinyiso yemene kunyangwe ukaenda kuchibhehleya nehosha yakadini unodetserwa maningi ngenyaya yekuti ndikwo kunoita basa rekuhine hosha zvekuti kunyangwe hosha yako ikazwi yakaomarara maningi inohinwa zviro zviite zvakanaka wodzokera kumuzi wane mwiri wakanaka maningi.

Muzvibhedhleya umu nemuzvitora zvinotenga mutombo kwakanaka maningi ngekuti ndokwatinodetserwa payani patinenge yine hosha kubaatoziye kuti ukaenda kuchibhedhleya ukazi akuna mutombo unoenda kuzvitora zvinotengese mutombo kwaunoende kotenga mutombo hosha yohinika zvoite zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya mwatinoenda umu mune zvitora zvinotengese mutombo mwakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti zviro kwazvo mune munotopuwa mutombo inodetsera payani patinenge tisazwi zvakanaka Ende madhokodheya anotidetsera ngekuti mitombo yaanotipa iyi inohine hosha zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remenemene muzvibhehleya mwatinoenda umu mwakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti zvinodetsera anhu paanenge achizwa zvisina kumira mushe muzvibhehleya umwu mwakanaka ngokuti pamweni pacho mukashaye mitombo kuzvibhehleya munoende kuzvitoro zvinotengese mitombo uko kwamunoenda kunotenge mutombo zviro zvoite zvakanaka mwozwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene ana mai anonge asine ana adoodori anokurudzirwe kuti aende kuzvibhedhleya neana nguwa nenguwa kuti ana avhenekwe ngenyaya yekuti pamweni pacho unotoona kuti kuzvibhedhleya ikona ndiko kunodetserwa kuti ana eonekwe ngekuti ana azokoni kutaure kuti ndinenge ndine hosha.

Ibaarigwiniso yemene madzimai anenge ane pamuviri anokurudzirwa kakurutu kuti ashonge chikafu chinoite kuti agwinge. Nekuti arambe vachienda kuzvibhehleya koovhenekwe kuti vaonekwe kuti ana avo anenge asina hosha here nekuti kazhinji hosha inonyanya kubatikira pamwana mudoodori zvekuti ukasamubata apa zviro zvinoshata maningi.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya akanaka ngenyaya yekuti anodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti zviro zvisina kumira mushe ana adodori anopiwe mutombo unoita kuti hosha ipere kuti ana mai acho anokurudzirwa kuti arambe achiuya neana kuzvibhedhleya kuti avhenekwe.

Imbari igwinyiso remene madzimai anenge akazvitakura anokurudzirwa kuti arambe achienda kuzvibhedhlera achienda kuno vhenekwa nekuti zviro kwazvo ana adodori aanenge akatakura hakwanisi kureketa ari mudumbu umu asi anobatwa nehosha zvinokuridzirwa kuti aende kuzvibhedhlera achipota achivhenekwe kuti awonekwe kuti ana anonga asina hosha here.

Madzimai anenge akazvitakura anokurudzirwa kuti aende kuchibhedhlera kovhenekwa ngenyaya yekuti pamweni pacho hosha dzinongovabata ana adodori anenge akabereka asingaziyi kuti ana aanenge akatakura mundani mwawo anokurudzirwa kuti arambe achivhenekwa ngemadhogodheya kuonekwa kuti anenge asina hosha here.

Ibairi gwinyiso ye mene mene ana mai anenge akazvi takura ano kurudzirwa maningi kuti ayende ne ana ku zvibhedhleya kuti ayende ko vhenekwa ngekuti pamweni pacho hosha idzi dzino kona kusa hinika ana asinga zii zvekuti anokona kuto batwa nge hosha dzoto ramba dzei kura ana ane hosha yekuti ana anozo barwa asina hutano.

Ibari gwinyiso yemene anamai anenge ane ana adodori anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvibhedhlera kovhenekesa ana nekuti ana adodori aakwanisi kutaura zvinenge zveiashungurudza ngekuti anenge asingakwanisi kutaura zvinoita kuti akurudzirwe maningi kuenda kuchibhedhlera kuti aende kovhenekwa aonekwe kuti hosha dzavanenge ainadzo dzinenge dzakadini.

Michina inoshandiswa muchibhehleya kuvheneka nekuhina mutombo yakasiyana-siyana. Imweni yemichina iyi inodetsera madhogodheya nekuti pamweni pacho imweni hosha madhogodheya haakwanisi kuiona ngemadziso, anenge eidetserwa ngemichina kuona kuti ihosha yekaingeyi.

Michina inoshandiswa kuzvibhedhleya michina yakanaka nekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Votiziya kuti ukaenda kuchibhedhleya kodetserwa hosha inohinika zviro zvite zvakanaka ndaramo yotohlamburiruka. Votoenderera mberi nekurarama nekuti michina iyi novheneka yeiona hosha votopuva mutombo zvoita zvakanaka.

Michina inoshandiswa kuzvibhehleya yakakosha maningi nekuti imweni michina unototi weivhenekwa yeitora zvinenge zvirikundani zvekuti paunopedza kuvhenekwa mundanimo hosha inenge yatoonekwa watopeedza wotopuwa mitombo weimwa zviro zvoita zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya kuhina hosha mishina yakasiyana-siyana. Asi michina iyi inobetsera maningi, imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yekuti ukaishandisirwa unenge veivheneka kuti ngazi iri kufamba sei. Vakanaka maningi mundaramo yevantu ngekuti unobetsera payani panenge peida kuonekwa hosha yemungazi.

Michina yakawanda inooneka muzvibhedhlera umo michina yakakosha maningi pandaramo yeantu. Imweni yemichina inoonekwa muzvibhedhlera michina yekuti inovheneka ngazi kuti munenge munehosha ere. Nekuti yakanaka maningi inovheneka ngazi yeitarisa kuona kuti kamurumbire kengazi kakadini zvinoratidza kuti munenge mune hosha ere, mungazi imwonamwo.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera umo yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, madhokodheya asakwanisa kuvheneka hosha nemadziso zvinoita kuti madhokodheya ashandise michina kuvheneka kuone kuti hosha dzinenge dzakadini, ovheneka hosha yotohinika zvoite zvakanaka

Michina inoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi nekuti inodetsera vantu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Votoshandise michina iyani kuvheneka kuona kuti hosha inenge yakabata here kana kuti inenge isina kuti ukwanise kupuwa mutombo zvinobatsira madhogodheya kuti aite basa ravo nemazvo.

Mishini inoshandiswa pakuvheneka hosha ,yakanaka maningi nenyayayekuti inodetsera vaya vanenge vayine zviropa zvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziva kuti kana hosha yakawomarara unoshandisirwa mishini yekuvhenekwa kuti ihosha ipi yapinda mumuiri wopiwe mitombo inoenderana nehosha.

Michina inoshandiswe muzvibhedhleya michina yakakosha maningi mundaramo yeanhu. Titoriwo nekamuchina katakapuwa kuchibhedhleya kanotidetsere kucherechedze kuti ndinofana kunge ndeimwa mushonga, michina wehosha yangu yepamwoyo kakakosha maningi ngekuti kanochengetedze ndaramo yeanhu kunge ndiye muridzi weupenyu hwayo.

Michina inoshandiswa muchibhedhlera kuhina hosha yakakosha maningi ngekuti inodetsera madhogodheya kuti avheneke kuti aone kuti hosha ngeyekhaindinyi. Imweni yehosha dzinobata antu dzinenge dzisingakwanisi kuonekwa ngemaziso emadhogodheya, saka madhogodheya anoda kudetserwa kuona kuti ihosha yekhaindinyi kuitira kuidzirira.

Ibari gwinyiso yemene, zvirokwazvo michini inoshandiswa kuzvibhedhleya yakabakosha maningi nekuti inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Madhokodheya kana asina kukwanisa kuvheneke hosha yako anoshandise michina iyona kuvheneke hosha, pamweni pacho dzimweni hosha hadzioneki nemaziso, zvinoita kuti zviro zviite zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakanaka maningi ngekuti inodetsera zviro pazvinenge zvisina kuita zvakanaka nemichina iyi unosvika wovhenekwa woonekwa kuti ihosha ipi inenge yakakubata zvoita zviro zvakanaka upiwe mutombo unoenderana nehosha iyoyo ndaramo yohlamburuka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakasiyana-siyana yakanaka ngekuti imweni yemichina iyi inotidetsera kuti hosha dzihinike michina iyi inodetsera pamwe pacho madhokodheya anoshandisa kuvheneka oona hosha zvoita zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michini yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka. Madhogodheya anoshandisa michini iyi kuvheneka hosha mungazi mwedu veiona kuti munenge munehosha yakadini kuti tipiwe mutombo zvinhu zvienderere mberi.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi mundaramo yeanhu nekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe imweni yemichina inoshandiswa nemadhokodheya kuvheneke kuona hosha mungazi ngekuti pamweni pacho imweni hosha aioneki ngemadziso zveidoti ishandisirwe michina kuti ivhenekwe

Michina inoshandiswa muzvibhehleya umwu yakasiyana siyana inodetsera kuhina hosha, imweni michina inoiswa muchibhedhleya michina inemavhiri yekuti inohamba muntu akaiswemo, zvinonga zviri zviro zvakanaka ngekuti muchina uyu unotohamba muntu akaiswemwo oendeswa kwanenge achida kuhinwa hosha kwaanenge asingakwanisi kuhamba ega.

Michina inoshandiswa michibhehlera yakakosha maningi pandaramo yeantu inotidetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziye kuti paunopinde muchibhehlera unopinda wovhenekwa ngemuchina woonekwa hosha yako wopuwa mutombo ndaramo yako yoita zvakanaka

Ibaari gwinyiso remene michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Chero paunoenda kuchibhedhlera unoenda wovhenekwa hosha yoonekwa yopera zvekuti aufi waka shungurudzika zve.

Michina inoshandiswa kuhina hosha muzvibhedleya yakasiyana siyana. Imweni michina iyi yakabanaka ngekuti inovheneka yoona kuti muntu unenga wabatwa ngehosha yakadii wobva wahinwa hosha woita zvakanaka wotorarama uchiziya kuti hosha inenge yahinwa.

Ibari gwinyiso remeene michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi imweni inoshandiswa muzvibhedhleya michina yekuti inodetsera kuhina hosha nekuvheneka inenge ichivheneka antu ichiona kuti antu anenge ane hosha yakadini zvinenge zviri zviro zvakanaka kuti dhokodheya unopa antu mutombo unoenderana nehosha inenge yapuwa.

Ibare gwinyiso remene ,michina inoshandiswe muzvibhedleya yakakosha maningi. Mimwe michini inoshandiswa muzvibhedleya inenge ine mavhiri kunge moova yekuti ukangoiswa pamuchini wotofambiswa kuendwa newe otoite zvakanaka kwaanenge achienda kunohinirwa hosha yona iyoyo.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo tobatoona kuti michina inoshandiswa muzvibhedhleya imweni inoshandiswa kuvheneka ngazi kuona kuti ngazi inenge ichirumba zvakadini. Yakakosha nekuti ndiyo inona kuti munenge muine hosha ere kukati ngazi ikarumba maningi munozikanwa kuti munenge muine hosha votoona kuti ungapuva mutombo ere vehosha kuti ipere.

Michini inoshandiswe kuchibhehleya yakakosha maningi nekutii inodetsera kuhine hosha dzakasiyanasiyana madhokodheya dzimweni hosha dzaanonga asingakwanisi kuona ngemadziso anoshandise michini kuvheneka kuona kuti ihosha dzekaindini kuti akwanise kuhine pamweni pacho kana asina michini yachona aakwanisi kuhine hosha.

Michina dzimweni dzinoshandiswa muzvibhehleya michina dzakakosha maningi. imwenihe michina inoshandiswa kuzvibhedhlera michina yekuti inenge inemavhiri yakaita yekuti munhu unotakurwa otoendwa naye kwaanenge achida kuendeswa paya nekuti unenge asingakwanisi kuhamba.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti michina iyi pamweni pacho unotoona kuti michina iyi inodetsera maningi paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe Votoenda kuzvibhedhlera woshandisirwa imweni michini kuvhenekwa wotoonekwa kuti hosha ndeiri zviro zvotoita zvakanaka.

Imbari gwinyiso yemene , michini inoshandiswa kuzvibhedhlera , michina inokosha maningi pandaramo yeantu , inini nditoriwo nemuchina wandinoshandisa , wandinawo pamwoyo unenge uchindicherechedza kuti nditore mutombo ndaramo ienderere mberi.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi mundaramo yeanthu ngekuti inodetsera madhokodheya kuvheneka ngekuti dzimweni dzehosha dzinobata anthu ihosha dzinonga dzisikaoneki ngemadziso asi dzinokone kuoneka ngemichini kuoneka kuti ihosha yekhaindinyi kuti anthu apuwe mutombo.

Michina inoshandiswa kuzvibhedhleya nemaDhokodheya yakakosha maningi pandaramo yeanhu nendaa yekuti zviro kwazvo ndiyo inobetsera payani panenge peida kuhinwe hosha nekuti inoshandiswa kuvheneka hosha kuona kuti hosha inenge iri hosha yekhaindini kuti madhokodheya akupe mutombo.

Michina inoshandiswa kuzvibhedhlera kuzvina hosha yakakosha maningi ngekuti inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti michina iyi tinoishandisirwa kuzvinikwa hosha inenge iri mungazi medu toona kuti ihosha yekaindi iyi wotopuwa mutombo woite zvakanaka tohinika.

Michina ino shandiswa muzvi bhedhlera yaka kosha maningi pa ntaramo nekuti ino betsera neya yekuti zviro kwazvo inobetsera antu kuti zviro zviite zvakanaka wotoziya kuti hosha dzaka siyana siyani dzino hinika kana wa vhenekwa waonekwa kuti ihosha yekaindiyi ne mishina dzino shandiswa ne madhokoteya.

Ibari gwinyiso remene nditori nekamuchina kangu kandakapuwa kuchibhedhlera kanondivheneka pandinenge ndakabatwa nehosha yangu yeBP kanobandicherechedza pandinenge ndisina kumwa mutombo payani kanondicherechedza kuti ndishandise mitombo zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mene michina inoshandiswa muzvibhedhlera kuvheneka hosha muchina dzakasiyana siyana Dzakaoma kuti ukaiona unokona kuvhunduka kuti muchini unohina hosha dzakadi votopona kuti muchini iyi yakatofunda hosha dzayo zvekuti hosha idzi.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo totoziya kuti muchina inoshandiswa muzvibhedhleya umu muchina yakasiyana siyana imweni yemuchina inemavhiri mavhiri nekuti inotakura vantu payani panenge asingakwanisi kuhamba ega kuti zviro zviite zvakanaka aende kunohinwa hosha zviro zvohamba zvakanaka

Michina imweni yatinoona muzvibhedhleya michina yakakosha maningi pandaramo yeanthu ngekuti inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe unototora kamuchina kako wotovheneka woona kuti mumwiri unenge uri kupisha ere wotoenda kuchibhedhleya kupuwe mutombo kana uine hosha.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokodheya michina yakakosha maningi. Asi pamweni pacho munotoona kuti michina iyi inodetsera ngekuti pamweni pacho titori nemichina dzatinenge tinadzo kumhatso dzekuti dzinenge dzeivheneka kuona kuti hosha dzedu dzakaita semwoyo dzakadini dzotidetsera kutitondedza kuti timwe mitombo.

Ibaari gwinyiso yemene-mene, michina inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokoteya yakakosha maningi mundaramo yedu. Inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Hosha inotohinika zvoita zviro zvakanaka, ndaramo yoenderere mberi. Toziya kuti ndaramo yedu inenge yeihamba yakanaka tavhenekwa hosha nemi....

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakasiyana siyana imweni michina inoshandiswe muzvibhedhlera michina yekuti inenge ine nemavhiri ekuti inoita kunge movha unohamba yeitakura antu nemitombo yodetsera antu payani paanenge auya kuchibhedhlera asingazwi zvakanaka.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhlera umu inosiyana siyana kune muchina yemuzvibhedhlera umu inovheneka kuona kuti hosha inenge yakadini zvibari zviro zvakanaka ngekuti muchina iyi kamuvhenekero kaunoita hosha kkanaka ngenyaya yekuti kanovheneka kuona kuti ihosha yekaindiyi wopuwa mutombo unoenderana nehosha Yako.

Ibari gwinyiso yemene imweni michina dzatinoona muzvibhedhlera umu dzakakosha maningi , dzakanaka ngekuti dzinodetsera kuhina hosha dzinenge dzakasiyana siyana kutoziya kuti muchina idzi dzinodetsera kuvheneka kuone hosha antu opuwa mitombo inoita kuti hosha ipere .

Michina inoshandiswa muchibhehleya michina yakasiyasiyana zvekuti imweni michina inoshandiswa muchibhehleya michina inoshandiswa kuvheneka kuona kuti ngazi inenge yeirumba zvakanaka here nekuti michina idzi dzakakosha maningi mundaramo yevanhu panenge peida kuonekwa hosha inenge iri mukati me anhu

Ibari gwinyiso remene mene michina inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakasiyana-siyana imweni inoshandiswa muzvibhedhlera inobatsira kuti hosha dzihinike nekuti pacho kune michina inovhenekawo wotoona kuti hosha iyo wopuwa mutombo zvoita zviro zvakanaka.

Muchina ino shandiswa nge antu pa hosha yaka siyana siyana yaka kosha maningi imweni yatino puhwa mu zvibhedhlera itori nema opusheni auno shandisa inoku betsere nekuti tondedza kutoro mutombu wangu michina uyu waka kosha maningi nekuti uno batikira ndaramo ye antu unoite zviro zvanaka maningi.

Michina inoshandiswe muchibhedhleya, michina yakasiyana-siyana. Imweni yemichina inoshandiswa muchibhedhleyawo yakanakire pakuti inodetsere kuhine hosha dzakasiyana siyana, nekuvheneke hosha dzakasiyana-siyana. Madhokoteya anoshandisa michina iyi kuvheneke hosha kuti vaone kuti unenge une hosha yakadini, zvobetsera kuti upuwe mutombo unoenderana nehosha.

Michina yemuzvibhedhlera zviro kwazvo Yakabaakosha maningi ngekuti inodetsera payani madhokodheya paaenenge asinganyasi kuhina hosha yaanenge asingakwanisi kuhina anoshandise michina iyi kuvheneka oona kuti ihosha yakadii Kuti munhu azopuwa mutombo unoita kuti hosha ihinike zviro zviite zvakanaka.

Mishina dziri kushandiswa kuhina hosha mazuva anawa mishina yakabangwarira maningi imweni michina unobaona kuti yakangwarira ngekuti inovheneka hosha zviro zvakanaka maningi nekuti hosha Yako wasvika kudai unosvika kuiswa muchina pamberi pako yototaura une hosha yei zvotoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso emene michina imweni inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi nekuti pamweni pemichina idzi, dzimweni dzemichina dzinoshandiswa kuzvibhedhleya michina yekuti inenge ichitovheneka hosha, ichivhenekwa hosha mwiri weshe zvekuti inobetsera maningi antu panenge abatwa nehosha apiwe mitombo nemadhokodhaya

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi mundaramo yeandu ngenyayekuti inobetsera madhokodheya pakuvheneka kuona kuti hosha inenge irimukati yakadini uye muchini inoshandiswa muchibhedhlera muchina inovheneka ngazi kuona kuti munenge mune hosha ere mungazi.

Ibari gwinyiso remene mushini inoshandiswa muzvibhedhlera yakasiyana siyana imweni michini inoshandiswa muzvibhedhlera ndeye kuvheneka kuona kuti kurumba kwengazi kunoonekwa kuti antu anenge akagwinya ere kana kuti muntu anenge eirwara.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera inosiyana siyana. Imweni yemichini inoshandiswa muzvibhedhlera michina inenge itori nemavhiri ngekuti inohambe zvakanaka. Unotoona kuti munhu unokone kutotakurwe pamuchini otohambiswe kwaanenge achida kuenda koohinirwa hosha yake zviro zvotoita zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inodetsera Payani zviro pazvinenge zvisina kuita zvakanaka wotoziya kuti michina iyi inodetsera madhokodheya kuvhenekwa kuona kuti hosha dzinenge dzakaomarara zvakadini moona kuti hosha idzi dzinohinika sei.

Ibaari gwinyisi yemene michini inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera madhokoteya kuvheneka hosha yavanenge vasikakwanisi kushandisa madziso nenyaya yekuti kune dzimweni hosha adzioneki ngemadziso dzinenge dzeida kudetserwa ngemuchini.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya umu, yakakosha maningi nekuti inotidetsere madhokodheya kuti basa ravo riite nyore maningi, kutoziye kuti michina iyi inoshandiswe kuvheneke hosha yooneke kuti hosha iyi, wotopiwe mitombo, hosha yohinwa, zvoite zvakanaka.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehleya dzakakosha maningi pandaamo yeanhu ngekuti dzinodetsera anhu payani panenge pasingakwanisi kuhinwa hosha ngemadziso emadhogodheya. Paanenge asingakwanisi kuona hosha nemadziso inenge eida kudetserwa ngemichina kuti aone kuti ihosha dzekaindii kuti akwanise kupa antu mitombo.

Michini inowanikwa muchibhedhlera michini yakakosha maningi ngenyaya yekuti michini inodetsera pamweni payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe nenyaya yekuti pamweni madhokodheya haakwanisi kuona hosha ngemadziso asi anenge achida kudetserwa ngemichini kuti vavheneke hosha.

Ibairi gwinyiso yemene munemushina inoshandiswe muzvibhehleya mushina yekuti ikangoiswa pandani pedu apa inotoratidze zviri mukati mwendani zvekuti ndozvakanaka ngekuti kuhena hosha kuhloya madhokodheya anokwanisa mushina otoona panenga panehosha otokupe mutombo woto heneka.

Michina inoshandiswaa muzvibhehlera michina yakakosha maningi ngekuti inodetsera madhokodheya kuvheneka hosha nekuhina hosha kuti zviite zvakanaka. Kutoziya kuti pamunoenda kuzvibhedhleya madhokodheya ndomichini yanogonda kuti ivadetsere kuvheneke hosha dzinenge dzisingaonekwi ngemaziso.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino imweni yemitombo aikwanisi kushanda kuti tihine hosha pasina muchina yechizvino zvino ngenyaya pamweni pacho autokwanisi kupuwa mutombo usina kuvhenekwa nemuchina woonekwa kuti hosha yacho ihosha yakadini.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzakakosha maningi. Imweni yemichina yandakaona muchibhedhlera michina unenge weivheneke ngazi kuona kuti aina hosha ere. Muchina yakanaka maningi ngekuti mavhenekerwe anoitwa ngazi, inovheneke kuona kuti ngazi inohamba zvakadini. Ikaonekwa yakawandisa zvozikanwa kuti unofana kunge une hosha yakati.

Ibari gwinyiso yemene muchina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani patinenge tisingazwi zvakanaka zvinova zviri zviro zvakanaka nenyaya yekuti muchina iyi Inotidetsera kuti madhokodheya anotivheneka nemuchina oti oone hosha topuwe mutombo tohinwa.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi mundaramo yeantu inodetsera peyani pazvinenge zvisina kumira mushe ngenyaya yekuti tinoenda kuzvibhehleya topiwa mitombo zviro zvoite zvakana kushandisa michina kuvhenekwa koonekwe ihosha yakadini wotopuwa mutombo unoenderana nehosha.

Ibaari gwinyiso remene michina inoshandiswa muchibhedhlera umo michini yakakosha maningi zvekuti unobaatoona kuti imweni yemichini inoshandiswa kubetsera kuhina hosha kuti ipere asi pamweni pacho unotoona kuti hosha iyi kuti inase kuhinika zvinenge zveida kuti uvhenekwe nemuchina kuona kuti ihosha yekhaindinyi.

Ibarigwwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi pandaramo yevantu. Imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya michina inenge yeitakura vantu payani pavanenge vasingagoni kuhamba. Ngekuti unonga vakatoita kunga mubhedha unonge une pekutakurira muntu muntu ototakurwa otoendwa naye kwaanenge eida kuendwa naye kana hosha yaanenge anayo isingakurudzirwi kuti ahambe.

Michina dzinoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi ngenyaya yekuti michina iyi yakaomarara pamweni pacho unotoona kuti michina iyi inenge ichida kuti ivheneke hosha. Pamweni pacho madhogodheya haakwanisi kuona hosha iyi ngemadziso, anenge achida kubetserwa ngemuchina kuti avheneke hosha aone kuti ihosha yekaindiyi.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya muchina yakasiyana siyana imweni inoshandiswa diswa muzvibhedhleya michina yekuti in ge ine mavhiri yekuti inohamba kana kuendese mutombo kana kuendesa muntu unenge asikakwanisi kuhamba zvoite zviro zvakanaka muchibhedhleya.

Michina inoshandiswe muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inodetsera antu paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti zviro izvi zvakanaka ngekuti michina idzi dzinodetsera madhokodheya kuona kuti hosha iyi inenge yakamira sei kuti zviite zvakanaka paunopuwa mutombo wavhenekwa nemichina iyi unopuwa mutombo unoenderana nehosha inenge yakubata.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakabakosha maningi ngenyaya yekuti michina iyi inodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziya kuti michina iyi inoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka kuone hosha dzinenge dzakabata antu kuti ukwanise kupuwe mutombo unoenderana nehoshayo.

Muchina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi ngekuti inodetsera kuti antu azwe zvakanaka pamweni pacho michinayo inotovheneke hosha dhokodheya otoona kuti ihosha iri wotopuwa mutombo ndaramo yotoita zvakanaka yotohlamburuka zvoite zvirokwazvo.

Ibairi gwinyiso yemene, mishina inoshandiswa muzvibhedhleri umo yakakosha maningi nokuti inobetsere kuti hosha dzionekwe kuti dzinohinika sei pamweni pacho mishina dzinovhinikiswa zvotoonekwa kuti hosha inenge iri mungazi inohinikwa sei zviro zvoende zvakanaka zvotohlamburuka ndaramo yoite zvakanaka.

Mishina inoshandiswa muzvibhedhlera mishina yakasiyana siyana. Nditoriwo nekamushina kangu kandakapiwa kuchibhedhlera kandinoshandisa pachirwere changu chandinacho zvekuti kanoita kachinditaurira kuti pamweni pacho ndikakanganwa kutora mutombo kanonditaurirra kuti mutombo wakude kutorwa zviro zvoite zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya yakabaaoma maningi zvekuti pamweni pacho zvinoda kubaatoshandisa kuti zviro zviite zvakanaka. Wotoziya kuti ukanonoka kuenda kuzvibhedhleya, michina imweni painokuvheneka unombotoona kuti ndenge dzavhenekwa hosha inenge yaomarara zvekuti panenge pooda kutoti kumbaashandisirwa mitombo yakasimba kuti hosha ikasi...

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhlera umo yakakosha maningi pandaramo yevantu kubatoziya kuti washandisa muchina wakati hosha inovhenekwa zvoita zvakanaka zvekuti madhokodheya muntu weshe paunosvika akakuvheneka anotiziya muchina wekushandisa kunyase kuona kuti ihosha iri inenge yakakubata.

Muchina inoshandiswa kuzvibhendleya inobatsira madhokodhera kuhina nekuvheneka hosha, yakabakosha maningi mundaramo yeantu. Ngokuti inodetsera kakurutu kuona kuti hosha inenge iri hosha yekaindii. Inobatsira kuti anhu anokwanisa kuhina hosha eionekwa kuti ihosha yekaindii.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yaindozi yakanaka maningi, asi unobaatoona yechizvinozvino yakanaka zvinekamhando kepamusorosoro, ngekuti inohine hosha dzakasiyana-siyana zvechienderana nehosha nekusimba kwehosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvinzvino yanaka maningi ngenyaya yekuti yakuuya ichienderena nehosha inenge iriyo kutoziye kuti kana pane hosha yaunenge unayo unopuwe mutombo wechizvinozvino wotoziye hosa ndaramo yoenderera mberi.

Mutombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yeandu ngekuti inodetsera andu peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe mundaramo andu anopiwa mutombo oenda nawo kumbatso otohinwa hosha zviro zvoita zvakanaka

Ibatori gwinyiso remene zviro kwazvo mitombo yechizvino zvino Yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera piyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziya kuti ukaenda kuchibhedhlera kohinwa hosha unobatopiwa mutombo inohina hosha zviro zvoita zviro kwazvo.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yeanthu ngekuti inodetsera payani paanenge ane hosha dzakaomarara. Dzimweni dzehosha zinenge dzakatobata anthu dzinenge dzisingadi mitombo yekudhaya ngekuti inenge isina kuhina mhando yehosha dzakadaro.

Mitombo yechizvino-zvino yakabakosha maningi ngekuti inobetsera anhu payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka, kutoziya kuti inongoende kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana kuzvibhehleya wopuwa mutombo wosheyahenyika zvoita zviro zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Mitombo iyi inodetsere pamweni pekuti unenge uine hosha yakaomarara yekuti mitombo yekudhaya haikwanisi kuhina hoshayo. Mitombo yechizvino-zvino inohina hosha dzakasi...

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yevanthu, inodetsera peyani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe. Munotosvika kuzvibhedhleya movhenekwa hosha ngemadhokodheya zvoonekwa kuti ihosha yekhayindii wopedza wotopuwa mutombo unonderana nehoshayo zviro zvotoendeka.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inouya ngemhando yakasiyana -siyana .Weibaazwa kuti unotya majekisera unopuwa maphirizi ounomwa zviro zvive zvakanaka zvekuti usingadi maphirizi unopuwahe mutombo wekuti unoite ekumwa zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo unobatoone kuti mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi inodetsera payani zviro zvinonga zvisina kumira mushe. Motoziye kuti pamunoende kotenge mitombo kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengeswe mitombo unopuwa mutombo unoshanda basa kurutu maningi. Izvinobaite kunge zviro zvakanaka maningi.

Mitombo yechizvino-zvino, yakakosha maningi, inobahine hosha usingazvifungidzire. Unotoziye kuti ukaenda kuchibhedhlera unoendakohinwa hosha zviro zvotoita zvakanaka, ndaramo yodzokera payanga iri. Pamweni pacho mutombo ukashaikwa kuchibhedhlera, unoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti irikudetsera kuti zviro zviite zvakanaka kutoziva kuti mitombo inodetsera antu pane zviro zvisina kumira zvakanaka ngekuti mitombo iyi yakanaka ngekuti hosha dzairi kuhina dzakasiyana-siyana asi zvakanaka kuti inohina hosha zviro zvoendeka.

Ibari gwinyiso yemene. Zvirokwazvo unobatoona kuti mitombo dzechizvino-zvino dzakabanaka maningi ngekuti dzinobetsera pheyani anhu panenge zvaomarara otopuwe mutombo, mwotoushandisa hosha yohinika zviro zvoita zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaa yekuti inodetsera maningi zviro pezvinenga zvisina kumira mushe, wotoziye kuti kungoende kuchibhedhleya wotopuwa mutombo unoenderana nehosha yaunenga unayo kuti uvhenekwe zviro zvoite zvakanaka, ndaramo yoenderera mberi.

Mutombo yéchizvino zvino yakaba kosha maningi ngekuti inodetsrra kuti payani patinofa zviro zvakanaka yotoshanda zviro zvoite zvakadaro asi unotoona kuti pamweni pacho zvimweni zviro unotoona kuti mutombo iyi inodetsera kakurutu nekuti pamweni unosvika kuchibhedhleya munhu akuda kudzima mweya asi ukapuwa mutombo zvinoita zvakanaka.

Mitombo yechizvino -zvino yakanakira pakuti inouya nemhando yakasiyana-siiyana, kunyange mapirizi acho anenge ane mutowo wakasiyana-siyana. Amweni anenge ane ruvara rwakasiyana -siyana zveienderana nesimba remapirizi, kuti anohina hosha dzakadini amweni mapirizi anohina hosha dzinenge dzakaomarara amweni achihine hosha dzisina simba rakanyanya.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti zviro kwazvo mitombo iyi inodetsera antu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti unotora mutombo wotoshandisa ndaramo yoita zvakanaka hosha iyi inoita zvekuti haushupiki piyani zvisina kumira zvakanaka asi munotora mutombo moshandisa zvoita zviri nane.

Mitombo yechizvino zvino yatinotenga kuzvibhedhlera kana yatinopuwa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yakakosha maningi ngekuti inodetsera Payani patinenge tarwadziwa maningi wotoziya kuti mitombo iyi tinoishandisa hosha yohinika zvotoita zvakanaka totoenderera mberi takahlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo Yevantu ngekuti inodetsera Payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti paunoenda kuzvibhedhlera unoenda kopuwa mutombo wako zviro zvinoita zvakanaka wotoramba uchirarama zvakanaka zviro zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo yevantu. Ngekuti inohina hosha dzakasiyana-siyana kana une hosha yegosorwa unotopuva mutombo unoenderana nehosha yegosorwa. Zvekuti panozopera nguva yakati kuti unonga vakutozwe zvirinani hosha iya yakutohinika.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoshandisa mutombo iwonawo kuhine hosha zviro zvoite zvakanaka ndombi mwohlamburuka zviro zvofamba zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino-zvino yakabaakosha maningi mundaramo yevantu. Inodetsera vantu zvinhu zvisina kumira mushe. Unoenda kuchibhedhlera wopuwa mutombo zviro zvotoite zvakanaka wodzokera kumhatso ndaramo yahlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino yakabakosha maningi inodetsera peyani zvirwere zvinonga zvisina kumira mushe unotodziya kuti ukaona kuti hosha yabata zvakaomarara unoenda kuchibhedhlera wotenge mutombo woshandisa kana kuzvitoro zvinotengese mitombo wotoshandisa kuti hosha izvinenge zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera antu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoenda kuzvibhedhleya mopuwa mutombo mohina hosha, zviro zvotoite zvakanaka. Mitombo iyi inouya nemhando dzakasiyana zvinova kuti zviite nyore pakuhinwa kwehosha.

Ibarigwinyiso yemwene mitombo yechizvino-zvino, kazhinji-zhinji kacho. Vanotoona kuti mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi inoshandiswa kuhine hosha dzinenge dzakaomarara dzekuti pamweni pacho mitombo yedu yekudhaya inenge isikakwanisi kuhina hosha idzodzo.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu. Ngekuti inobetsera payani zviropazvinonga zvisina kumira mushe. Votoziva kuti kuende kuzvibhedhleya kwakuenda kopuva mutombo votoushandisa zviro zvotoite zvakanaka-naka, ndaramo yoenderera mberi.

Yezvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo yaantu ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenga zvisina kumira mushe muntu ende kuzvibhedhleya wopuwe mutombo kana kusina mwoende kuzvitoro zvinotengese mutombo wotenge mutombo wotooende koushandisa kuhine hosha zviro zvotoite zvakanaka ndaramo yohlamburika.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi nenyaya yekuti zviro kwazvo mitombo inobetsera vandu zviro zvisina kumire zvakanaka mitombo iyi inouya nemhando dzakasiyana siyana inokone kuuya ari mapiritsi kana majekisera zvekuti andu another majekisera ayayaya anoshandise mapiritsi hosha yohinwa zvopera.

Mitombo yechizvino zvino yakabakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera peyani patinenge teizwa hosha dzakasiyana siyana wotoziya kuti hosha idzi dzinohinika ngenyaya yekuti kungopinda muzvibhedhlera wototenga mutombo woushandisa hosha yohinika zviite zviro zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi pakuhina hosha asi pamweni pacho takuchitaura kuti yakashata maningi ngenyaya yekuti afana echidodoori akuchitoshandisa mitombo iyani kudhakwa zvinoita zviro zvenhando maningi zvekuti zvinotonyangadzisa antu akuru kuti mitombo yakugadzirwe kuhina hosha yakushandiswa neana adodoori kudhakwa .

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pakuhina hosha ngekuti mitombo inongodzirwa nendaa yehosha dzinenge dzeibata anthu nekuti pamweni pacho unotoziya kuti hosha dzakasiyana siyana dzinenge dzeihinwa nemutombo wakasiyana siyana zvinoita kuti zviite zviro kwazvo.

Ibari gwinyiso yemene mene mitombo yechizvino zvino yamakosha maningi ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenga zvisjna kumira mushe ukaona waenda kuzvibhedhleya unovhenekwa woonekwa kuti ihosha yakadini wopuwa mutombo unoenderana nehosha inenga iri zvinowa zviri zviro zvakanaka kuti paunopiwa mutombo unoita kuti hosha ihinika zvoita zviro zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yeanhu. Unotoziya kuti mitombo iyi ukaenda koipiwa kuchibhedhleya inobetsera maningi payani patinenge tabatwa nehosha dzakasiyana siyana. Zvezvinonakira ngechekuti unosvika kuchibhedhleya wopiwa mitombo unoenderana nehosha yaunenge wabatwa.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yeanhu ngenyaya yekuti ndiyo inobetsera payani antu pavanenge vabatwa ngehosha kutoziya kuti kutore mitombo wotoshandisa zvoite zvakanaka kuende kuzvibhehlera kana kuenda kunotengeswa mitombo wototenga mitombo.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inobetsera payani zviro pazvinonga zvisina kunyatsa kugadzikana zvakanaka. Kutoende kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengeswa mitombo vototenga mutombo moushandisa kuhina hosha.

Mitombo yechizvino zvino zvakakosha maningi mundaramo yedu ngenyaya yekuti inenge yauya nemutoo wakasiyana siyana unoshandisa mutombo uyu uchida kuhina wotoona kuti dzimweni hosha dzine mitombo yakaita majekiseni kana mapirizi zveshe zvino hina hosha zvakafanana.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi inodetsera kakurutu piyani zvekuti kana zviro zvisina kumira mushe unosarudza kuti unoda mutombo uri panenge pane mapirizi kana kuti mitombo imweni yemajekiseni kana yekumwa mitombo dzakasiyana-siyana asi dzichirapa hosha imwe unongoshandisa waunenge uchidahosha.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe. Unotoone kuti kana hosha yakanase kusunga chaizvo chaizvo kubaatoende koopuwe mutombo mwotoushandisa hosha yoite zvakanaka mwohinika.

Mitombo yechizvinozvino yakanaka maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera kuti ndaramo yevantu ihlamburuke ziite zviro zvakanaka. Kubatoziya kuti kuenda kuchibhedhleya unopuwa mitombo unenge uchienderana nehosha yaunenge unayo inoita kuti kudetsereke hosha iyi iite zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino yakabakosha mundaramo yedu ngekuti inotidetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe unotoziva kuti paunoenda kuchibhedhlera mitombo iyo yaunoenda kundopuwa inodetsera kuti hosha ihinike zviro zviite zvakanaka ndaramo yohlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino yakabaakosha maningi ngekuti inotidetsera zvotoite zvakanaka ,totoziye kuti mitombo iyi tinoipiwa muzvibhedhlera kana kusina tinoenda koitenga kuzvitoro zvinotengeswa mitombo toishandisa hosha yozvinika zvoita zviro zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti inodetsera payani panoonekwa kuti zviro zvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti mitombo iyi inoshandiswa yohiniswe hosha zviro zvoite zvakanaka ndaramo yotohlamburuka.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yainga mitombo yainga yakanaka asi yechizvino zvino inonyatso kununama ngenyaya yekuti inobaa kupona kwakanaka ngekuti inenge itori mitombo inenge ichienderana nehosha inenge yakubata zvekuti unopuwa mitombo unoenderana nehosha woite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inodetsere payane muntu paanenge eizwa hosha otoenda kuchibhedhleya opuwe mutombo oushandise kuzvina hosha. Ende mitombo iyi yakanaka maningi ngekuti inouya iri mumbando yakasiyana siyana, amweni anenge ari mapirisi amweni ari majikiseni.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi kuti inoshanda kakurutu unotoziya kuti ukaenda kuchibhedhleya une hosha unopuwa mitombo yakasiyana siyana unokone kupuwa mutombo wemapirizi nemajekiseni zvichienderana newawakasunungikirwe kuti ushandise.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera payani patinenge tisingazwi zvakanaka wotoziya kuti kungotora mutombo wechizvino-zvino kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengese mitombo wotoushandisa zvaunenge wakatarwa kuti unoshandiswa sei hosha yotohinika zviite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yeantu zvirokwazvo ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti kuenda kuzvibhedhleya mwopuwa mutombo mwoshandisa hosha dzohinika zviro zvoite zvakanaka ndaramo yohlamburuka.

Ibari gwinyiso remene mene zviro kwazvo ukatarisa mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi kuti inouya nemhando yakasiyana siyana kune yemakekiseni anouya Ari mapirizi kubotoouya mitombo inenge yakasiyana yese inenge yakakosha.

Mitombo yechi zvino zvino yakakosha maningi mu ndaramo ye vantu ngekuti inoti detsera payani zviro pa zvinenge zvisina kumira mushe zviro kwazvo motoziya kuti kuende kotenge mitombo motowu shandisa hosha yo hinika zviro zvoita zvakanaka ndaramo yoto hlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoende kuchibhedhleya wovhenekwa toonekwa kuti ingaa hosha iri topuwa mutombo zviro zvoita zvakanaka.

Ibari ngwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti kakurutu paya pekuti zviro zvinenge zvisina mushe wotoziya kuti mitombo iyi tinoipuwa kuzvibhedhlera toshandisa toita zviro zvakanaka antu atoziwa kuti nhamo yapera hosha inenge yaenda.

Zvino-zvino yatinoona muzvibhehlera yakakosha maningi nekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kunyatsa kumira mushe, mukazwa kuti hosha yakanyanya kuomarara kuenda kuzvibhedhleya topuwe mutombo tohina hosha zvoita zvakanaka ndaramo yoenderera mberi.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ngekuti unotoziya kuti unoenda kuchibhedhlera wopuwe mitombo mwoushandisa zviro zvotoite zvakanaka, zvohlamburika wohinwe hosha.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera antu zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Unotoziya kuti paunoende kuchibhehleya, unotovhenekwa wapedza wopuwa mutombo unoita kuti ndaramo yako iyenderere mberi ngekuti zvinenhe zvazviro zvakahlamburuka kupuwa mitombo.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti irikubetsera vantu zvakanyanya maningi, mitombo iyi yakanakire pakuti inemhando dzakasiyana siyana amweni anenge arimaphilizi, amweni arimajekisera asi zvese zvichishande zvakasiyana unosarudze waunenge weide kushandisa.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pandaramo yevantu nekuti zviri kwazvo nekuti mitombo iyi inodetsera vantu pavanenge vasingazwi zvakanaka mitombo yakanaka nekuti inouya nemitoo yakasiyana siyana unokona kupuwa mapirizi kana majekiseni zvinoenderana nezvaunenge weizwa kuti ndozvaunoda kushandisirwa wazvika kuchibhehleya.

Mutombo yechizvino zvino yakabakosha mundaramo dzaantu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti kutore mutombo woushandisa hosha yohinika zvoite zviro zvakanaka kutoziya kuti paunopuwa mutombo uyani unoenda nawo kumhatso hosha yotohini.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti yakuuya nemutoo dzakasiyana siyana inenge ine mhando dzakasiyana siyana amweni anenge ari mapilizi amweni ari majekisera zvekuti unotoshandisa mhando yaunenge uchida kuti hosha ihinwe wohinwa zvoite zviro zvakanaka wotorarama muupenyu zviro zvakamira zvaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yaanhu ngekuti inodetsera Anhu payani paanenge asingazwi zvakanaka kutoende kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengese mutombo mwopuwe mutombo mwoende kousganisa kuhine hosha zciro zvoite zvakanaka.

Mitombo yechi zvino zvino yakakosha maningi mu ndaramo ye anhu nenyaya yekuti ino detsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe unoto enda ku Chibhedhleya wo vhenekwa wo onekwa kuti hosha inenge hosha yakadini wopuwa mutombo hosha yo hinika zvoita zviro zvaka naka maningi toto enderera nge upenyu hwaka hlamburuka.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino , yakanaka pakuti inodetsere hosha dzakasiyana-siyana kana wakabatwa ngehosha paya unotoshandise mitombo yechizvino-zvino ,hosha yotopera ,zviro zvoite zvakanaka . Madhokodheya anotokuvheneka okupe mitombo zvoite zviro zvakanaka. Ibaari....

Mitombo yechizvino-zvino yakanaka maningi kuti ukaona vabatwa ngehosha unoenda kuzvibhedhleya vonopuva mutombo. Kana kuti unoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo votenga mitombo zviro zvotoita zvakanaka hosha yohinika. Dzakanaka ngekuti dzinouya nemutoo vakasiyana unobaiva majekisera kana kupuva maphirisi zvichienderana nezvaunenge vakasununguka nazvo.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pandaramo yeanhu ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera payani zviro pazvinenge zvisingaiti zvakanaka toziyekuti toende kuzvibhehleya movhenekwa ngemadhokodheya mwopuwa mutombo ndaramo yoita zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inoshanda zvakasiyana siyana toziya kuti mitombo yechizvino zvino kamushandire kainoita ngekekuti inenge ine mhando yakasiyana siyana unokona kuluwa mapirizi kana kudonhe jekesera zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inotidetsera payani patinenge takabatwa ngehosha dzakasiyana siyana. Kutoende kuchibhehleya wopuwe mutombo unoyenderana nehosha yako wotoushandisa zviro zvotoite zvakanaka, hosha dzohinika.

Mitombo yetinopuva muchibhedhleya yechizvino-zvino, yakakosha maningi pakuhinwa kwehosha. Ngekuti inobetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Votoziya kuti hosha yakabata maningi unopuva muzvibhedhleya votoziya kuti panozopera nguva yakati hosha inenge yahinika zvatopera.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe kutoende kuzvibhedhlera kopiwe mutombo, womwa hosha yohinika zvoita zviro zvakanaka. Mitomboyo inenge yakagadzirirwa hosha dzakasiyana-siyana.

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo yeanhu muntaraunda mwedu matinogara ngekuti mitombo iyi inotidetsera payani patinenge takapmeraa ngezviro utano usina kumira mushe kutoenda kovhenekwa topuwe mutombo ndaramo yoita zviri nani.

Mitombo yechizvino-zvino yetinotenga muzvibhedhleya kana kotenge kuzvitoro zvinotengese mitombo. Yakakosha maningi ngekuti mitombo inogadzirwa inoenderana nehosha yatinenge tabatwa ndiyo. Votoziya kuti kana vakabatwa ngehosha yegosorwa inoenda kopuva mutombo unoenderana negosorwa.

Ibaritori gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu nenyaya yekuti zvirokwazvo iri kuuya nemutowo dzakasiyana imweni yemitombo yechizvino zvino yakakosha nekuti kamuuyire kaanoita irikuuya nemhando dzakasiyana asimbando dzose idzo dzinenge dzeyishanda kuhine hosha imweyo.

Mitombo yechi zvino zvino yakabai kosha maningi nekuti ino detsera zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka mundaramo ye vantu nemu ngazi medu unoto ziya kuti kana ngazi ichi rwadza ndino puwa mutombo unoita kuti ngazi izwe zvakanaka hosha yo hinika ndaramo yo enderera mberi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inodetsera madhokodheya nehosha pamweni pacho unenge une hosha yakaomarara asi paunooedaa kupuwa mutombo inoita kuti hosha ipere zviro zvoita zvakanaka hosha yohinika.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechiyungu yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani patinenge tine hosha dzakasiyana siyana kubaitoenda kuzvibhedhlera kumopuwa mutombo zviro zvoita zvakanaka hosha yohinika wotozoya kuti unoshanda kamutaurirwe kayakaita nadhogodheya kuti hosha ihinike.

Mitombo yechizvino zvino yakabakosha mundaramo yevantu, inodetsera antu pavanenge asingazwi zvakanaka paunotosvika kuchibhedhlera unopuwa mutombo wekuti unodetsera antu wotoziya kuti payani mutombo watinenge tapuwa unodetsera panguwa inopera yakati munenge makutozvikwanisa kuti mutombo wakutoshanda zviro zvotoite zvakanaka.

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakangwarira ngekuti inodetsera payani patinenge tabatwa ngehosha dzakaomarara wotoziye kuti ukabatwe ngehosha unoshandisa mito yezvinozvino inohina hosha ngenyaya yekuti hosha dzakawanda dzirikugadzirwa mitombo yezvinozvino inoenderana nehosha iyona inoita kuti zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi pandaramo yedu ngekuti inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutienda kuzvibhedhlera wopuwa mutombo kana kuzvitoro zvinotengeswa mutombo wopuwa mutombo wochandisa kovhenekwa zviro zvoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yechizvinezvi ngenyaa yokuti mitombo yechizvino zvino inotobaa hina hosha kubaa tozive kuti unoende kuchibhedhlera wosvika une hosha wopuwe mutombo unoita kuti hosha iyi ioneke yeita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remenemene mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi yetinopiwa kuchibhehleya ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe toziya kuti hosha idzi dzinobetsereka dzinohinika nemitombo yechizvinozvino nokuti inenge ine mhando dzakasiyanasiyana unoshandise mitombo yaunenge uchida.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi pandaramo yevantu ngekuti mitombo inoenderana nehosha yaunengebuinayo ukabatwa mehosha yegotsorwa wotozozwa zviro kwazvo panenge pane mishonga yemhando yepamusoro soro inorapa gotsorwa.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo tinobatoona kuti ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo yeantu. Ngekuti anobetsera peyani zviropa zvinenge zvisina kumira mushe voziya kuti kubatoende kuzvibhedhlera kopuva mutombo hosha yohinika, zviro zvoita zvakanaka vantu voenderera mberi.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo madhokodheya muzvibhedhlera umwu anotidetsera maningi ngenyaya yekuti anotoziye kuti ndozva anokwanisa kuita kuti ndaramo yedu iite zvakanaka totoziye kuti kusvika kuzvibhedhlera unosvike kodetserwa zviro zvoite zvakanaka ndaramo yoite zvakanaka zviro zvozvo zvirokwazvo pamunenge muri kuzvibhedhlera madhokodheya anotibetsera maningi.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera, ashandi akagwinya maningi ane nemwoyo wakanaka ane nemwoyo wakashinga, nenyaya yekuti zvirokwazvo pamweni pacho unobatoona kuti mitombo iyona iyomitombo inoshandiswe muzvibhedhleya imweni yacho, nemichina inoshandiswa muzvibhdhleya inototyise kushandisa, mitombo inotyisa vanhu, asi anoshinge kushandisa mitombo iyoyoyo kuti ndaramo yaantu iite zvakanaka.

Ashandi yemuzvibhedhleya zvirokwazvo akakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti ndiwo anodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Ukaenda kuchibhedhleya unotoziya kuti urikuenda kunovhenekwa anoshandisa muzvibhedhleya, wopuwe mutombo inohine hosha. Wotopuwahe nemusi wekuti unozodzoka veikuvhekahe kuona kuti hosha inenge yapera here.

Vashandi vemuzvibhedleya akakosha maningi pantaramo yedu vanodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Toziva kuti vashandi aya anenge anenge achishanda muzvibhedleya eyipa anhu mitombo unoita kuti zviro zviite zvakanaka ntaramo irambe iyiyenderera mberi.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo vashandi vemuzvibhedhlera zvakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti vanodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti ukaenda kuchibhedhlera unosisa kubatwa zvakanaka paunenge uchivhenekwa Nekupuwa mutombo unenge uchinderana nehosha yaunenge unayo.

Ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti kuende kuzvibhedhlera une hosha anokubetsera ashandi ekuzvibhedhleya ngekuti anenge ane fundo yekukwanise kuone kuti hosha yemene paya inopuwe mutombo wakadini kuti ipere.

Ashandi ekuzvibhedhleya zvirokwazvo akakosha maningi ngekuti anobetsera maningi kuti Zviro zviite zvakanaka kutozita kuti paunosvika kuzvibhedhleya zviro zvisina kumira mushe unosvika kopuwe mitombo neashandi emuzvibhedhleya okupe mutombo wekuti nyama dzigwinye ozopuwe mutombo inoite kuti hosha dzihinike zviite zvakanaka.

Ashandi anoshanda muzvibhedlera akakosha maningi munharaunda nenyaya yekuti anodetsrra peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoende kuzvibhedhlera movhenekwa neashandi ekuzvibhehlera wotopiwe mutombo mochitaurirwa nenguva inoshande mutombo pamunodzokere kumhatso ndaramo inenge yahlamburuka .

Ashandi emuzvibhedhlera akakosha maningi kune antu ngekuti anodetsera maningi zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti pamweni pacho kutoenda kotenge mitombo wotoshandisirwa ngemadhokoteya zviro zvotoita zvakanaka wopiw mitombo wavhenekwa hosha

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo tombaitozive kuti ndaramo yevantukuti igare yakachengetedzeka inoda kuti ashandi emuzvibhedhlera arambe achiita kamushandiro kaanoita Kane rudo ne moyo nekti mwoyo yavo yakabanaka kamubatikire kaanotiitira anotibatikira kunge tiri anawa awo chaiwo chaiwo.

Vashandi vemuzvibhedhlera zviro kwazvo ane simba rakawanda maningi ngekuti pamweni pacho anokutaurira kuti unenge uchizwa zvisina kunaka zvekuti wanokutaurira usaenda kumbatso wogare muchibhehleya wopuwe mutombo hosha dzohinika wonzwa zvakanaka paunenge wonzwa zvakanaka vanokusiya uchienda kumbatso.

Ashandi anoshana muzvibhedheya ashandi ane basa gurutu zvekuti ashandiwo anofana kutomboita eiongororwawo pamweni pacho nekuti aakwanisi kuzviongorora ega ngekuti pamweni pacho anonga ane basa rakaomarara zvekuti anokona kutorwara asingazviziyi achibatikira basa rawo.

Ibaari gwinyiso yemene, ashandi emuzvibhehleya akakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kubaatoziya kuti paunopinda muzvibhehhleya unotoende koodetserwa ngeashandi anenge eiziya zvaanoita, anenge akafunda ngekushanda neantu anenge anehosha.

Ashandi vemuzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo yedu ngekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Ashandi aya, anoshanda neusiku neusiku pamwe eitiona, eitichengetedza ,eitipa mutombo kuti hosha dzedu dzidzikire, ndaramo yedu idzokere pakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhehlera akakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti ndiwo anobatikira ndaramo yedu patinenge takabatwa ngehosha ngekuti ndiwohe anotidetsera kuhina hosha zvokuti zvirokwazvo kamudetserero kaanotiita anotidetsera ngemoyo wese.

Ibatori gwinyiso remene mene vashandi vemuzvibhedhlera vanobaashanda basa rakakura maningi motoona kuti manesi nemadhokoteya pamweni pacho rubarirudo pamweni pacho rwanoita kuti atihine hosha dzinenge dzakaomarara dzinenge dzeishungurudza ndaramo yedu.

Ashandi emu zvibhedhleya aka kosha maningi ngekuti anoti detsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti pamuno ende kohinwa hosha unotoziya kuti anotanga ati vheneka achiona kuti hosha dzinenge dzakadini apedza kuti vheneka otipa mutombo dzino hina hosha dzedu.

Vashandi vemuzvibhedhlera vakabaakosha maningi pandaramo yedu ngekuti anohamba kazhinji zhinji achihamba mundaraunda mwedu kutipa mitombo inoite kuti hosha zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka ngekuti paanohamba mundaraunda mwedu vanotipa fundo yekuti toitasei kuti hosha tidzivirire musati ma.

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya akakosha maningi mundaramo ngenyaya yekuti anodetsera payani patinenge teirwara totoziya kuti tikaenda tine hosha anodetsere kuti tihinike achitivheneka teiona kuti ihosha yakadini yatenge tinayo otihina zvoite zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene ashandi emuzvibhedhlera akakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe anotoraramwo neusiku neusiku eibatikira kuti antu aoneke kuti antu aoneke kuti antu anenge arikuita zvakanaka ere paanenge asikazwi zvakanaka abatwa ngehosha zviro zvoendeka eidetsereka.

Aishandisa emuzvibhedhlera akakosha maningi mundaramo yevantu ngokuti ndoantu anotibatikira payani patinenge tosingazwi zvakanaka tirikuzvibhedhlera toziya kuti tikaenda kuzvibhedhlera tinobabatikirwe zvakanaka nevashandi vemwo zviro zvoite zvakanaka torarama zvakanaka ndaramo yoendeka.

Ibaari gwinyiso yemene kutoziya kuti kwatinokwanise kuone mitombo kana zviro zvisina kumira mushe kuenda iyona iyo kootenge mitombo kuzvitoro zvinotengeswe mitombo ngenyaya yekuti ndiko kunodetsera. Kutoziya kuti zvimweni zviro kutoziya kuti kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, unoone mitombo yakafanana neyekuzvibhehlera.

Ibairi gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu, inodetsera piyani zviro zvinenge zvisina kumira mushe kutozive kuti kutosvike kunotengeswe mitombo unoataurira hosha yako okupa mutombo unoenderana nehosha yaunenge uinayo.

"Ibaari gwinyiso yemene!" Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi, asi totoziya kuti sezvo isusu seantu anenge ane hosha dzakafanana nedze mwoyo totoenda kuzvibhadhlera kopuwe mitombo totoushandisa asi pamweni pacho totoende kopuwa mutombo kuzvitoro zvinotengese mitombo nekuti kuzvibhadhlera tinenge takanyorerwa kare mitombo yatinenge teifane kushandisa

Ibari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mumabuya mwedu nekuti ndokwatinoenda koponera payani patinenge tashaya mitombo muzvibhehleya toziya kuti ndokwega kune mune mitombo inenge yakaongororwa yatinenge takataurirwa kuti tishandise nemadhokodheya.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti zvinobetsere payani pazvine nge zvisina kumira mushe. Vobva vatoziya kuti zvitoro izvinodetsera ngekuti pamweni pacho tinenge tisina mare yakawanda yekuende kunyorerwe kuzvibhedhleya. Tinoende kuzvitoro iyona iyo totopuve mitombo ngemare yakaderera zvoita zviro zvakanaka.

Iba ritori gwinyiso remene-mene, zvitoro zvinotengese mitombo, zvakakosha maningi pandaramo yevantu ngenyaya yekuti zvitoro izvi ndozvinodetsera payani pekuti kuzvibhedhlera tinenge tasvika toshaye mutombo tondoziya kuti kundotenga mutombo kuizvitoro zviyani zvinotengesa mutombo.

Ibairi gwinyiso remene, zvirokwazvo, zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaakosha maningi pandaramo yevantu ngenyaya yekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti kuende kuchitoro kotenge mutombo kana usikazwi zvakanaka, wotouya woshandisa mutombo, hosha yohinika.

Ibaari gwinyiso yemenemene, zvirokwazvo zvitoro zvinotengesa mitombo, zvakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti ndozvinotidetsera patinenge tatama mitombo muzvibhedhlera, tondoesa pepa redu ratinenge tanyorerwa totopuwe mitombo, toite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yenene mitombo yakawanda yetinoshandisa kuhinwa hosha yakasiyana siyana. Asi kuti dzimweni mitombo vamweni patinoenda kuzvibhedhlera toishaya tinoiona kuzvitoro zvinotengese mitombo . Ndokwetinokwanisa kuona mitombo yekuti ukwanise kuhina hosha dzedu patinenge tashaya mitombo kuzvibhedhleya tinoione kuzvitoro zvinotengeswe mitombo uko kwatinoona mitombo yakasiyana-siyana.

Ibarigwinyiso yemene mitombo yakasiyana-siyana yatinopuva muzvibhedhleya umu. Imweni yemitombo iyi ikashaika muzvibhedhleya tinoenda koipuva kuzvitoro zvinotengesa mutombo. Zviro zvakakosha maningi ngekuti ndokwatokwanisa kupuva mitombo inohine hosha kana kuzvibhedhleya mitombo taishaya.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaraunda ngekuti ndozvinodetsera payani patinenge tashaya mare yekutenga mare kuzvibhedhlera pamweni pacho zvibhedhlera mitombo kunenge kusina tinoenda kotenga mitombo kunotengeswa mitombo zviro zvoite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakabaa kosha maningi pandamo yaantu ngekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe mwotoziye kuti paunoende kuzvibhedhleya unoende kozi kana kusina mutombo unozi enda wotenga mutombo kuzvitoro zvinotengesa mutombo ndokwaanototenga mutombo inenga yakaongororwa.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandarambo yeantu ngekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti munoende kuzvitoro kootenga mutombo kana kuzvibhedhleya kusina, mohine hosha. Zviro zvoite zvakanaka.

Igwinyiso yemene mene zvirokwazvo unobatoona kuti muzvibhedhleya pamweni pacho mukasvika kusina mutombo vanokwanise kuona mutombo kuzvitoro zvinotengese mitombo ende ibari zviro zvemene mene kuti kuzvitoro iyo mitombo inenge iriyo yese inohina hosha dzakasiyana siyana kuti ndaramo ihlamburuke zviite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumbamira mushe. Ende chibari chokwadi peyani ngenyaya yekuti zvitoro izvi zvinotengese mitombo inenge yakaongororwa inoite kuti ndaramo ihlamburike paunoshandisa mutombo iwoyo wabatwa ngehosha.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi asi unotoone kuti zvitoro izvi zvakakosha ngenyaya yekuti zvitoro zvinezvi zvikashayika tikashaya mutombo kuzvibhedhlera akuna kumweni kwatinokwanisa mutombo zvinoita kuti zviite kunge zvakakosha maningi nokuti ndokwatinoona mutombo kana wapera.

Ibarigwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu nekuti zvitori izvi pamweni pacho zvinenge zviine movha dzinoenda kunotakura antu kana asikazwi zvakanaka kuti vapiwe mitombo vanhu votozwa zvakanaka .

Ibari gwinyiso yemene mene zviro kwazvo unotobaziya kuti zviro zvakanaka maningi kuti zvitoro zvinotengesa mutombo zvinge zviri mundaraunda medu ngekuti zvinotidetsera patinoenda kuzvibhedhlera toshaya mutombo zvinoita kuti tidetsereke patinenge takutsvaka mitombo yekuhina hosha.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakakosha maningi mundaramo iyani ngekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe unoziye kuti ukasvika kuzvibhehlera kusina mutombo munokona kuona mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo ndo kwega kunenge kunemutombo dzinenge dzakaongororwa .

Ibaari gwinyiso yemene mene zvitoro zvinotengeswe mitombo zvakanaka maningi ngekuti kazhinji kacho kuzvibhedhleya kwatinoenda iyo mitombo inenge iriyo asi pamweni pacho mitombo kunenge kusina zvinoita kuti tidetsereke ngekuti patinoende kuzvitoro zvinotengese mitombo zviro zvoita zvakanaka ndaramo yotoenderera mberi totohlamburuka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu nekuti pamweni pacho amweni antu anenge ane hosha dzakaita sana bhipi dzisingadi kuenderera kuzvibhedhera anenge eida kutenga mitombo yawo kuti kana mitombo yapera anotenga mitombo yekutamba echimwa ngekuti ndiko kwaanokwanisa kutenga mitombo iyonayo kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandaramo yevantu. Ngekuti zvinobetsera antu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kubatoenda kuzvibhedhlera mohinwa hosha zviro zvoite zvakanaka. Motoziya kuti kuzvitoro iyi pamweni kwacho ndopamunotenga mitombo vamunoenda koshandiswa ngemadhogodheya kuti hosha iyi ihinike.

Michini inoshandiswa muzvibhehleya nemuzvitoro zvinotengesa mitombo yakakosha maningi ngekuti ndiyo unoita kuti upenyu hweanhu nendaramo ienderere mberi nekuvhenekwa ndiyo michina kuona kuti hauna hosha ere, zvinoita zviri zviro kwazvongekuti inokuvheneka wopedza wopuwa mitombo.

Ibari gwinyiso remene-mene madhokodheya anotohamba mundaraunda veipa antu chenjedzo pamusoro pehosha dzakasiyana-siyana pamweni pacho anotohamba eipa antu chenjedzo nemitombo dzakasiyana-siyana nehosha dzinenge dzakasiyana-siyana kuti vantu vanoshanda mitombo yakaita sei kuhina hosha zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya akatoona kuti kutaurira anthu kuti hosha inenge yakadini muzvibhedhleya asi anthu eshe anouya kuzvibhedheya kuzvinokosha zvakaita kuti ahambe muntaraunda eisa zvikwangwani munzvimbo dzakasiyana siyana mumabuya edu ngekuti anhtu anoerengawo ega echiona zvinoita kuti adetsereke pakuru.

Ibari gwinyiso yemene madhogodheya kazhinji-zhinji kacho ari kutohamba munharaunda mwedu. Eidetsera antu eiataurira nezve hosha dzakasiyana-siyana. Pamweni pacho aitopa antu mutombo wekuhina hosha nekuti akawanda hosha anenge eidziziya, asi anenge asingakwanisi kuziya kuti dzinohinika ngemutoo upi.

Ibaari gwinyiso yemene madhogodheya anokurudzira antu kuti azvichengetedze utano hwawo zvekuti pamweni pacho anotohamba mumandaraunda eipa antu michenjedzo kuti anokwanisa kuchengetedze ndaramo yawo zvakadii ngenyaya yekuti pamweni pacho akasatohamba, antu haazvizii, anotorambe eitoita zviro zvinokuwadza ndaramo.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya anohamba mundaraunda umu eipa antu mitombo pamweni pacho nekuvapa chenjedzo nekuti hosha dzakawanda dzinomira sei nekuti pamweni pacho unobaona kuti zvakabanaka maningi kuti madhokoteya anohamba mundaraunda anopa antu chenjedzo yakanaka maningi.

Madhokodheya ari kuhamba muma ntaraunda mwedu eitipa fundiso yekuti hosha dzakasiyana siyana dzinodzivirirwa sei kuti dzisatibata zvinenge zviri zviro zvakanaka ngekuti fundiso iyi yakabakosha ngekuti vantu vechidowa vakaita seningekuti kazhinji zhinji tenge teiswera teizwa fundiso yakadai.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo tobatiziye kuti antu akawanda auye bhedhle zvoite kuti madhokodheya ahambe mantaraunda mumabuya mwedu vechitipe chenjedzo nekupe antu mushonga kuti vahine hosha kuti ndaramo ienderere mberi.

Ibari gwinyiso yomene, zvirokwazvo kubatoziyw kuti madhokodheya anotohamba muntaraunda ede kudetsera antu ngekuti amwe eantu adetsereki asi kuuya kuzvibhedhlera zvinoita kuti adetsereke kutohambe muntaraunda mweape fundiso nekuadzidzise nekuape mutombo muntaraunda.

Ibari ngwinyisa yemene zviro kwazvo kubatoziya kuti madhokota pamweni pacho hashandiri muzvibhehleya anoshandira anobuda kunze kofundisa vanhu ngezve hosha dzakasiyana siyana achipa vanhu mitombo yekuti yekuti hosha idzodzo dziihinike zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya anoshandisa mitoo dzakasiyanasiyana kudetsera anhu anenge ane hosha asi kazhinjizhinji mazuwa ano madhokodheya akutohamba munharaunda veipa anhu mitombo nekuachenjedza nekuti hosha dzakasiyanasiyana dzinenenge dzieidziirirwa sei.

Ibari gwinyiso remenemene zvirokwazvo madhokodheya tirikuto hamba mumanharaunda tichipa anhu chenjedzo nefundiso yekuti hosha dzakasiyanasiyana dzinodziirirwa sei kuti dzisapararira zvinova zviri zviro zvakanaka anhu akubata echiite kuti zviro zvakanaka zviitike.

Ibari gwinyiso emene madhokodheya akatoona kuti antu akawanda auye kuzvibhedhleya zvinoreva kuti ahambe munharaunda eibetsera anhu eipa mitombo inoita kuti hosha dzipere pamweni pacho anotoise zvikwangwani zvinobetsera kuti hosha dzisapere dzipere zvakanaka, pamweni pacho zvikwangwani zvinodetsera.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo unobatoziye kuti kamushandire kanoite vashandi vemuzvibhedhleya kakakosha maningi pandaraunda ngenyaya yekuti kamushandire kavanoita kanodetsere kuhine hosha zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ngekuti pamweni pachona anotohamba mundaraunda achihine hosha dzeantu zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene zvirokwazvo tobatoziya kuti kamuhambire kanoite hosha pamweni pacho kanenge kakaomarara asi kunyange tisingazivi, madhokodheya anotibetsera ngekuhamba mundaraunda mwedu veitipa chenjedzo kuti hosha dzakasiyana siyana dzinohamba sei kuti tikwanise kuzvidziirira.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo unobatoonawo kuti kamuhambiro kanoita madhokodheya muntaraunda mwedu kakakosha ngekuti anodetsera kuti zviro zviite zvakanaka dhokodheya haanohamba muntaraunda achipa antu dzidziso neruziwo rwekuti hosha dzakasiyana siyana dzinohinwa sei.

Madhokodheya akatoona kuti antu azwisisisi bvatoona kuti zviite zvirinani kutohamba mantaraunda eipaa antu mutombo inoita kuti hosha ihinike pamweni pachona eitotipa muono nenjere dzekuti tiziye kuti hosha dzinohinika zvakadii kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene zviro kwazvo kubaatoziye kuti kamushandire kanoite madhokodheya kakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti anohamba muntaraunda eiona kuti antu anenge eizwa zvakanaka ere pamweni eitohamba eipa antu fundiso yekuti hosha dzakasiyana siyana dzinohinwa sei kuti hosha dzibatwe zvibhe.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya akotoona kuti anhu azwisisi anotoite echitohamba munharaunda nemumabuya achipa anhu mutombo unoita kuti hosha dzipere ngekuti pamweni pacho anhu akasatohambirwa hahambi kuenda kuzvibhehleya pamweni pacho anonga asingatozii kuti kune hosha.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo tinobaziya kuti kutihosha pamweni pacho dzinenge dzakawanda-wanda dzinobata vantu. Antu anonga asingatoziyi kuti ane hosha, asi eitoshungurudzwa ndizvo zvinota kuti zviite zvirokwazvo kuti hosha dzihinoke kazhinji-zhinji kacho antu anenge achibetserwa ngemadhogodheya anohamba muntaraunda eipa vantu fundo nechenjedzo yekuti hosha dzakasiyana-siyana, dzinohinwa nekudzivirirwa zvakadini..

Ibari gwinyiso yemene zvimwe zviro madhogodheya anomboita achipa antu nguva nemukana kuti atsanangure nyaya dzavo. Kuti patinenge tozoafundisa anenge asingachaiti nharo akuziya kuti zvinenge zviine kamushatire kazvinenge zvakaita mundaramo yavo.

ibaari gwinyiso yemene-mene zvirokwazvo muzvibhehleya matinoenda umu, pamweni pacho antu haaendi kuzvibhehleya. Zvinoita kuti madhogodheya ahambe kuende kumuzi kunenge kune antu kumantaraunda. Eipa antu chenjedzo nekuafundisa kuti angazvidziirira sei kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

ibari gwinyiso remene madhokodheya anotohamba munharaunda eipa anhu mitombo unoite kuti ahinike zvekuti zvibari zviro zvakanaka nekuti kamuhambire kanoita madhokodheya munharaunda anopa mitombo inohine hosha dzedu zviro zvoite zvakanaka ndaramo yotohlamburuka.

Ibatori gwinyiso remene zvirokwazvo madhokodheya mazuwa ano akuita achihamba munharaunda pamweni pacho anotouya negindimukindi achiti apo antu anoungana oapa chenjedzo nedzidziso yehosha dzakasiyanasiyana dzinonga dzirimwo mumanharaunda mwedu.

Fundo yehosha dzepabonde yakakosha maningi kuti ana apuwe ngenyaya yekuti pamweni pacho ana akasafunda fundo iyi haazii kuti hosha idzi dzakashata maningi zvinoita kuti asazoshatirwa ngehosha idzi paanenge aakuziya kuti hosha dzakashata. Anokwanisa kushandisa mitombo zvinoita kuti hosha dzihinike zvoita zvakanaka.

ibai gwinyiso yemene zvirokwazvo hosha yepabonde ihosha yakaomarara maningi zvekuti madhogodheya anenge eito dzidzisa ana adodori kuti aziye kuti hosha iyi inokwanise kudzivirirwa zvekadini. Nekuti mitombo yekushandisa anenge abatwa ngehosha iyi.

Ndombi nemadhodha, anokurudzirwa kuti asaite zvepabonde neantu akawandisa Aite nemuntu umwe ngenyaya yekuti ,paunotanga kuita zvepabonde neantu akawandisa, ndopaunotanga kubata hosha dzakasiyana-siyana, zvinoita kuti hoshadzo dzizoku shungurudza, hosha dzepabonde.

Hosha dzepabonde, ihosha dzakawomarara zvekuti ana adori dori anenge achikurudzirwa kuti asiyane nekuita zviro zvepabonde vachiri vaduku nekuti vakabatwa nehosha idzi dinovashungurudza maningi zvinova zvirwere zvakanaka kuti kana vabatwa nehosha idzi vazive kuti vanofanira kukasika kuenda kuzvibhedleya kunopiwe mitombo.

Ibaari gwinyiso yemene hosha yepabonde ihosha yakaomarara maningi zvekuti ana adoodori anokurudzirwa kuti apuwe chenjedzo neruzivo rwehosha iyi kuti akabatwa ndiyo zviro zvivaitire zvakanaka. Ndaramo yavo iite zvakanaka maningi nenyaya yezvirozvo zvakanaka...

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo zvirwere zvepabonde zvakabaaomarara ngekuti ukaona chikakubata chinobakubate nesimba rimweni zuwa ndakabatozwa kupera simba ndochoende kuchibhedhlera ndochovhenekwa ndochoonekwe chirwere chepabonde ndakatopuwa mutombo wakaita kuti chipore asi yamuna woye andikurwadziba kunoita chirwere chonacho.

Zvirwere zvepabonde zvakakosha maningi ngekuti zviro kwazvo kibatiziya kuti hosha idzi dzinohinika asi pamweni pacho ana anenge asingazii kuti hosha idzi ihosha dzakadini Zvekuti anenga eide rubatsiro rwokufundiswe kuti ataurirwe kuti hosha dzakaomarara adzidi kuti wabatwe nehosha idzi wogare kumhatso pane kuti uende kuchibhedleya.

Hosha dzepabonde dzakakosha maningi kuti dzinge dzichivhenekwa kazhinji-kazhinji nokuti dzinobata zviro zvisina kumira mushe. Dzikakubata dzinonyanya kubata ngesimba zvokuti ana adoodori anokurudzirwa kuti asiyane nezviro zvepabonde ngekuti akazvibata hosha dzinovabata dzinee dzakaomarara, dzinokona kushaisha ndaramo yavo.

Ibari gwinyiso yomene ashandi emuzvibhedhlera madhokodheya nemanesi mazuwano akutohamba eifundise ana echikoro neana adodori ngenyaya yehosha dzakasiyana siyana dzepabonde ngekuti hosha dzacho dzakati wandei anhu anofundiswa kuti azvidziirire kubva kuhosha idzi.

Ibari gwinyiso remene taenda kuchibhedhleya kwakuenda koona kuti aaa ndabatwa hosha yepabonde madhokodheya akatondipa jekisera ndochobaiwa ndochoita zviro zvakanaka ndochotoona kuti mwiri yangu yanga yahlamburuka.

Ibatori gwinyiso yemene zvirokwazvo tinobawone kuti zvirwere zvepabonde chirwere chanyanya kushupa chaita mukurumbira maningi. Madhokodheya akutoita eyitohamba muzvikora echifundisa ana echikoro mayererano nehosha yepabonde inodzivirirwa sei kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene hosha dzepabonde ihosha dzakaomarara maningi zvekuti dzinotoda kuti ana adodori aite achifinduswa zvazviri zviro zvakanaka ngekuti madhokodheya akuita achienda muzvikoro anchifundisa ana adodori maererano nehosha idzi achifundiswa kuti dzinohinika sei uye dzinodzivirirwa zvakadini.

Ibari gwinyiso yemene mene hosha yepabonde ihosha yakaomarara maningi zvekuti kubaxiye kuti hosha iyona ihinika zviro kwazvo inenge yakaomarara asi madhokodheya akutohamba muzvibhedhleya eifundisa ana adodori kuti hosha idzi dzinohinika sei zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remene hosha yepabonde Ihosha yakaomarara maningi zvekuti kuti hosha ihinike zvirokwazvo akuru anotenge achitodzidzisa ana adodori kuzvikoro yo kuti aziikanwe kuti hosha hinike anofanire kuti adini ngekuti anofanire kuzvidziirirahe.

I Ibari gwinyiso yemenemene Zviro kwazvo unobatoona kuti zvirwere zvepabonde zvirwere zvakaomarara maningi zvekuti kuti zvirwerezvo zvihinike munenge mweifanirwa kuti mwaenda kuzvibhehlera mwopuwe mutombo inohina hosha nekutopa chenjedzo yekuti hoshadzo dzinohinika zvakadini kuti zviro zvite zvakanaka.

Hosha yepabonde ihosha yakachichuka maningi zvekuti kuti hosha ineyi ipere madhokodheya akatoona kuti zvingatoshupa. Anofana kutoenda kuzvikora iwona kutanga kudzidzisa ana achiri adoko adoko kuitira paanokura anenge eiziya kuti anoidzivirira sei hosha iyoyo.

Ibari gwinyiso remene zvirwere zvepabonde zvinoomarara maningi ngekuti rimweni zuwa ndakabatwa nezvirwere zvepabonde zvichienda koita mishando yemadhokodheya zvakabanaka maningi asi ndakabaiwa jekiseni chirwere chikapera ndaramo yoenderera mberi.

Ibaari gwinyiso yemene- mene, zviro kwazvo zvino baaoneka kuti pamweni pacho zviro zvinenge zvisina kumira mushe toziya kuti ukaenda kuzvi bhedhleya pamweni unotosvika wozi mutombo akuna, zvinoita kuti ushandise mutombo yekudhaya yakasimba maningi ino gwinyise nyama zvoite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera anhu zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Inini mitombo iyi ndombaiidakarira maningi ngekuti inotidetsera payani patinenge tisingazqi zvakanaka, kubatozita kuti kutoende mitombo kwaakutoushandisa, hosha yohinika.

Kazhinji-zhinji chakanakire mutombo wekudhaya inyaya yekuti inodetsera payani zviro zvisina kumira mushe, ungori neruziyo rwemushongayo waitoshandisa mutombo uyu wotohine hosha zvotoite zvakanaka, kungopinde mumakwenzi mwototora mutombo mwoushandisa zviro zvonaka.

Ibari gwinyiso yemene mene zvirikwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi inodetsera zvirokwazvo unotoona kuti mitombo iyi pamweni pacho tisina mari unotoshandisa mitombo iyi yokuitira zvakanaka mutombo wotoshanda hosha yohinika.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo eyani, ngekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe mumamuzi medu, pamweni tinenge tisina mare yekuti titenge mitombo. Zvinova zviri zviro zvakanaka kuti tinoshandisa mitombo yekudhaya, hosha dzotohinika, zvoite zviro zvakanaka, ndaramo yoto hlamburuka.

Ibaari gwinyiso yemene , zvirokwazvo unobaatoone kuti mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inozvina hosha inofa .Toziva kuti hosha iyi inozvinike ngemutombo yekudhaya ngekuti mutombo iyi inozvine hosha ine simba rakawanda zvekuti hosha iyi inozvinike ipapo ipapo zvotoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yaanu ngokuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushewoziye kuti ukaenda kuzvibhedhlera une hosha unopiwa mutombo yekudhaya ino hina hosha zviro zvoita zvakanaka ndaramo Yonaka.

Mitombo yekudhaya yataiona mumashango nemumakwasha yakanaka maningi ngekuti inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti mitombo inoitora kuhine hosha zviro zviite zvakanaka totoenderera mberi nekurarama.

Mitombo ye kudhaya yaka kosha maningi ngekuti ino detsera anhu paya paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe antu asina mari yekuti akwanise kutenge mitombo ku zvitoro zvino tengeswe mitombo kana kuenda ku zvibhedhlera asi mitombo totoi shandisa hosha dzoto hinwa zviro zvoenderera mberi.

Mitombo yekudhaya yatainoona mumashango nemumakwenzi mitombo yakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti inodetsera kakurutu payani antu paanenge akabatwa ngehosha dzakaomarada kutoshandisa mutombo iyona iyoyo pasina mare yeunda kuchibhedhleya hosha dzohinika woite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yeanhu nenyaya yekuti zvirokwazvo mitombo iyi inobatsira payani petinenge tisina mari yekutenge mitombo yekutihine hosha nekuti zvirokwazvo mitombo iyona inobetsera kazhinji-zhinji patinenge tisina mari yakakwana yekuti tiende kuzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemenemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti inobetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe hosha dzakawanda dzinooneka pakuti unotoinwa nemitombo iyona munenge muchiziya mutombo kuti unorwara ngehosha yakadini wondoshandisa mitombo iyona kana wabatwa nehosha yaunoziya kuti ine mutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo ngekuti mitombo iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti mitombo yekudhaya kana tisina mare tinoshandisa mitombo iyi kama tashandisa tohina hosha zviro zvoite zvakanaka patinenge tisingakwanisi kuenda kuzvibhehleya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ngenyaya yekuti kuti mitombo iyi ikashikwa kazhinji zhinji kacho zviro azvifambi zvakanaka ngenyaya yekuti dzimweni dzehosha dzinobata antu mumanharaunda ihosha dzekuti mitombo yemuzvibhedhlera aikwanisi kuhina hosha idzodzo.

Ibairi ngwinyiso yemene mene zviro kwazvo tinobaito ona kuti mitombo yekudhaya mitombo yanga yaka kosha maningi pamweni pacho antu asina mari ayito shandisa mutombo woto hine hosha zvoite zvakanaka zvekuti zvo oneka kuti zviro zvakanaka ngekuti zvaingo detsera vanhu vasina mari hosha dzoto hinika.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti inodetsera payani patinenge tisina mari yakakwana yekuende kuzvibhedhleya kutoshandise mitombo yekudhaya kuhine hosha zviro zvotoite zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni pacho mari tinenge tisina asi kana tine fundo yekuti mitombo inoshandiswa sei totoushandisa totohine hosha zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakosha maningi, inodetsera pheyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, wotoziya kuti kutotora mutombo uyu wohinwe hosha, zvitoite zvakanaka, mwiri yotohlambhuruka. Mitombo iyi yakanikira kuti usinyamborina mari ndiyo yaunotoshandisa pane kuti uende kuzvibhedhlera usina mari.

Mitombo yekudhaya yakabaa kosha mundaramo ye antu nekuti pamweni pachona tinwnge tisina mari tinoenda kuzvi bhedhleya kwo puwa mutombo kutoziya kuti mitombo iyi inoti detsera patinenge tisina mare patokwanisa ku hinwa nemitombo yeu dhaya inotidetsera zviri pachena pasina mare .

Mutombo yakudhaya yakabakosha maningi ngekuti inobetsera payani zviro pazvinonga zvisina kuita zvakanaka. Votoziya kuti kana tisina mare tinongo shandisa mitombo yakudhara hosha yohinika zviro zvoita zviro zvakanaka. Totoenderera mberi neupenyu ndaramo yedu yotohlamburuka zvoita zviro zvakanaka.

Mitombo yekudhaya mitombo yanga yakakosha maningi ngekuti yaidetsera piyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti pamweni pacho kuenda kuchibhedhlera usina mare kwanga kusingaiti waitoshandisa ruzivo rwemutombo wekudhaya zvoita zvakanaka wotohinwa hosha zviro zvoita zvakanaka ndaramo yohlamburuka.

Ibari gwinyiso remene mene zviro kwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti yaidetsera maningi vantu pavange vasina Mari kutoziya kuti meisvika kuchibhedhlera mopuwe mutombo zviro zvoita zvakanaka asi pamweni pacho mitombo yanga isingakwanisi kushanda hosha dzanga dziriyo ndopataishandisa mitombo yekudhaya hosha yotohinika.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani patinge tisingazwi zvakanaka kutoziya kuti tikaenda kuzvibhedhlera pamweni pacho kunenge kusina mitombo zvinoita kuti tishandise mitombo yechizvino zvino asi kushandisa yekudhaya kunodetsera kuti hosha ihinike.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti zvirokwazvo inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira kwazvo. Kubatoziya kuti mutombo yekudhaya yakakosha ende tinoba atozviona ngekuti anga akagwingya maningi airarama upenyu hwanga wakakura kupinda antu echizvino zvino. Zvinoreva kuti mutombo iyi yanga yakagwinya maningi .

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo tinobaziva kuti mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi zvinoOneka maningi nekuti hosha dzaibata vantu kudhaya dzanga dziri hosha dzanga dzisina kunyanya kuomarara kwemene ende anhu ekudhaya aibararama nguwa yakareba ngekuti mitombo yavaishandisa yanga iri mitombo yanga yakasinba maningi.

Mitombo yekudhaya yakabaa kosha pandaramo yemunhu kuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kunyatso kumira mushe unobaoto ziva kuti ukaenda kuzvibhedhlera pamweni pacho unotaurirwa kuzi mutombo uyi haukwanisi kuhina hosha yaunayo woto shandisa mutombo yekudhaya inohina hosha zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inodetsera zviyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziva kuti mitombo iyi tikaenda koitsvaka mumashango nemabuya totoishandisa totohinika hosha zviro Zvoita zvakanaka ndaramo yeenderera mberi zviro zvofamba zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakabakosha maningi inodetsera peya, patisingazwi zvakanaka kubatoziya kuti ukaenda kuchibhedhleya asi pamweni pacho mitombo yekudhaya inenge ichikwanisa kuhina hosha yechizvinozvino isingakwanisi kuhina zviri nani titoshandisa mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti ibari zvirokwazvo mitombo iyi inobaabetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti ungaenda kuzvibhedhleya pamweni unosvika mutombo kusina zvinoita uzoshandisa mitombo yekudhaya kuhine hosha oite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemenwe mitombo yekudhaya zvayanga yakasha nakira ngezvekuti mutombomwe kono hine hosha dzakasiyana siyana waitoise bhedhlani pamhatso uchiziye kuti rino hina hosha dzakasiyana siyana zvisasa mumisoro pamweni pacho yaitoshandiswe kutokwatia kwakuise mumvura kuti antu omwa kuti mundani muite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngokuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Unotoenda kuchibhedhleya asi pamweni pacho unosvika kusina mitombo zvekuti unozoita kuti muntu unotoshandisa mitombo yekudhaya kuhina hosha kuti ndaramo idzokere painenge iri zviro zvotohlamburuka.

Mitombo yekudhaya yataiwana mumakwati mumashango pamweni nemumvura, mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inobetsera peyani zviro zvinenge zvisina kumira mushe. Pamweni tinenge tisina mare yekuti tishandise tiri kumuzi kwedu tinoshandise mitombo yekudhaya zvoite zviro zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakabakosha maningi, ngenyaya yekuti inoshande payanani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, kutoende kootsvake makwenzi edu mumashango mwedu totodzoke nayo toashandise tohinwe hosha , zviro zvoite zvakanaka tototangidze kurarama , hosha yahinika.

Mitombo yekudhaya, mitombo yakakosha maningi zvirokwazvo ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kumamuziyo tisina mare zvekuti ukaenda kuchibhedhleya, unotaurirwa pamweni pacho kuti dzimweni dzehosha idzi dzinenge dzichide kushandisa mitombo yekudhaya pane mitombo yekuzvibhedhleya.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi ini ndinoba aifarira ngekuti rimweni zuva ndakatozwa kuti zino rangu rairwadza, kwakutotsvaka kamuti panze kwakutokatsenga panozopera kanguva kasipi ranga rakutozwa zvakanaka, ndakutozwa zvakanaka, ndakatohinaka ndingatozwa zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti mutombo iyi kungopinde mushango kana muchikwenzi mwototore mutombo mwoushandisa zvoite zvakanaka hosha hohinika.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yaanhu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe mwotoziya kuti kana pasina mare munoende mumashango nemakwati tine ruzivo rwemutombo iyona totoitorà toishandisa ndaramo yoenderera mberi tohine hosha.

Mitombo yekudhaya inonzi hayo aisiina basa aichashandi asi yakakosha maningi yakakosha maningi ngekuti pamweni pacho unotoona kuti dzimweni dzehosha unokwanisa kushaya mutombo muntu oshandisa yekudhaya yotohina hosha achimurira madhokodheya akwanise kushanda kuti agadzire mitombo.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya inooneka munzvimbo dzakasiyanasiyana imweni inooneka mushango ,imweni mumakwasha ,imweni inotooneke mumvura ,kana munenge mwakonyorowa-nyorowa mwakatota-tota asi zvirokwazvo mitombo yo yakakosha maningi ngenyaya yekuti patinenge tisina mare yekuenda kotenga mutombo kuzvibhehleya tinoshandisa mitombo yo zvoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yazvinezvi inodetsera paya zvinhu zvisina kumira mushe kuti Mitombo idzi dzinodetsera kunyangwe tisina Mari hatiendi kuzvibhehlera totoshandisa mutombo iyani hosha yotopera yotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yakabakosha maningi ngekuti inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziya kuti kana hosha yakanyanya kuomarara sitereki tisina mare kutoende mushango kotora mitombo yekudhaya totoishandisa kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya mitombo yanga yakanaka maningi ngekuti tayiona mumakwasha nemumakwenzi pasina muripo wekubvisa mare izvizvi zvakanaka ngekuti mitombo iyi yaitidetsera paya patinenge tisina mare asi tinoziya mitombo taitishandisa mitombo totohina hosha todetsera .

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pamweni pacho kutoinda mumashango wototore makwati wotora mashakani kwauto ushandisa hosha yotopera ndotoona kuti zviro zvakakosha maningi ngekuti zvinodetsera apo tinonga tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera.

Mitombo ye kudhaya yaka bai kosha maningi ngenya yekuti ino detsera payani zviro pa zvinenge zvisina kumira mushe kubai toziya kuti pauno enda ko tsvake mutombo mushango unenge weito uya nawo woto ushandisa woto hine hosha zviro zvotoita zvakanaka.

Ribaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakabakosha maningi inobetsera antu payani paanenge asingazwi zvakanaka. Wotoziya kuti paunoenda kuzvibhendlera wopuwa mutombo. Zvinobetsera kuti hosha dzikasike dzahinike ngenyaya yekuti pamweni pacho hosha kuti dzihinike zvinoda wabatsiirwa ngemadhokodheya.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo iyani nekuti inodetsera maningi payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe pazoti kana musina mari munotoenda kuzvibhedhlera monopiwa mutombo yekudyaya mohina hosha zviro zvoita zvakanaka morarama zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakawanda yaibaatoiswa muchikhafu antu orye chikhafu zvekuti hosha yahinika ngekuti mutombo unenge waiswa muchikhafu musingatombofungiri kuti tirikurye mutombo zvekuti anamai edu aishandise mitombo yona iyoyo kutoisa muchikhafu ana otopuwa hosha dzotohinika zvisina kuziya kuti antu arye mishonga.

Ibaari gwinyiso remene-mene, mitombo yedu yekudhaya yataiona mumashango, mashakani ataishandisa yemumabuya yaibatsira maningi ngenyaya yekuti, taitora mashakani tokwatisa totosimbisa nyama, pamweni tisikatoziyi kuti tine hosha, totomwa kuti nyama dzigare dzakagwinya.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi nekuti muntu unobaatoona kuti yakaita yekusimwa mundaraunda. Pamweni pacho nepamhatso inenge iripo zvekuti antu akasazwa zvakanaka anenge anegwinyiso yekuziya mutombowo anototora oshandisa, hosha yohinika.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera payani muntu paanonga asina mare yekuende kuzvibhedhlera. Asi pamweni pacho yakatonakahe nekuti imweni yehosha dzinenge dzine antu adzikwanisi kuhinwa nemitombo yechizvino-zvino dzinohinwa nemitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi nenyaya yekuti inodetsera hosha dzakasiyana siyana pamweni pacho unotoziye kuti hosha idzi dzakasiyana siyana dzinohinwa nemitombo yakasiyana siyana unenge uchida kuona ruzivo rwehosha idzodzo kuitire kuti zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yakudhaya yakabakosha maningi zvirokwazvo inobetsera payani patinenge teibarwara maningi. Kuziya mitombo uyu vakanakira pakuti unotoushandisa tisina kuenda kuzvibhedhleya teiziya kuti unotohina hosha ende hosha dzinotohinika zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera Payani antu panenge asina Mari yekuti akwanise kuhina hosha hino zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti unotoshandisa mutombo hosha yotohinika wotoenda kuzvibhedhlera ndaramo yohlamburuka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inodetsera maningi payano anthu paanenge asina Mari yekuenda kuzvibhedhlera izvi zvanga zvakanaka ngekuti waitoziya kuti kutongotora mitombo wotooshandisa kutoenderera mberi neupenyu.

Mitombo yekudhaya inotosimwa mumamizi ngenyaya yekuti akuru anobaaona kuti mitomboyo yakakosha maningi. Pamweni pacho atidi kuenda kuzvibhedhleya kana pari pakati peusiku kana nguwa isipi, tinondotora mutombo yedu, totoishandisa, tohine hosha ,zviro zvoite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi nekuti unotoona kuti kamushandire kairi kuita kakakosha ngekuti patinenge tisina mare yekutenge mitombo mitombo ndoyetinoshandisa kuhinna hosha kuti hosha ipere.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya Yakanakire pakuti tinoiona mahara mumasango mumakwasha zvinowa zvirizvo zvakanaka pakuti patinenge tisina mari yekuenda kuzvibhedhleya tinoshandisa mitombo yonayo hosha yohinika zvoite zviro zvakanaka ndaramo yohlamburuka.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yanga yakanaka kwemene ngekuti waitoziva kuti hosha yakanyanya kubata maningi musina mari yekuenda kuchibhedhlera kana nyamashi unotashandisa mitombo wotohina hosha iyo wotopora.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti imweni inodetsera Payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe tisina mare yekuti tiende kobhadhara muzvitoro zvedu kwavzinotengeawa mitombo kana kuzvibhedhlera totoenda iyoyo totopuwa mitombo zviro zvoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera payani patinenge teibatwa nehosha dzakaomarara. Kubaatoziya kuti hosha idzi dzinenge dzisina kumira mushe asi dzinoto dzinotohinwa mitombo yekudhaya iyani. Mitomboyi inodetsera kakurutu.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi muntaramo ngendaa yekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe asi unotoone kuti mitombo iyi inotidetsera ngekuti pamweni pacho tisina mare ndiyo yetinoshandisa pane kuti tiende kuzvibhedhlera kwatinenge tisingakwanisi kuenda ngendaa yekuti tinenge tisina.

Ibari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya yakabaa kosha ngekuti inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubaatoenda kuchibhedhleya topuwe mutombo zvoite zviro zvakanaka hosha yohinika kutoziye kuti papinda kuchibhedhleya payana hosha inenge yeitooneka asi pamweni pacho inenge isingakwanisi kuhinika ngekuti madhokodheya anenga asina mutombo unohinisa hosha yo unoita kutimitombo iyi.

Ibari gwinyiso yomene mene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti kana pasina mare panguwa yacho iyoyo kushandise mitombo yekudhaya kusheyezvinika zvoite zvakanaka.

...shandisirwo kaiitwa mitombo yekudhaya kusvika nanyamashi kakanaka maningi nekuti zviro izvi zvakabaakosha ngekuti mitombo yekudhaya inohina dzimweni hosha dzekuti mitombo yechizvino-zvino inenge isati yaakukwanisa kudzihina. Zvinova zviri zviro zvakanaka maningi nekuti inodetsera kuti hosha dzihinike zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Mjtombo yekudhaya yainge yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti yaidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutotora mutombo kwakushandisa mwohine hosha zviro zvoite zvakanaka ngekuti pamwe mwaitoona kuti kuenda kuchibhehleya kumweni kunenge kusingachadikani ngekuti hosha inenge yahinika.

Ana mbuya edu nana sekuru akatokona kuti zvirokwazvo amunawe zvakakosha kuti mutombo tiite ekusimwa pamuzi zvekuti zviro zvakanaka unotoziye kuti mitombo wakasimwe pamuzi zvinova zviri zviro zvakanaka kuti mitombo yakasimwa iya pamuzi inodetsera kuti zviro zviite zvakanaka , wotoziya kuti mutombo ukasimwe pamuzi muntu akazwe hosha kungotora mutombo wohina hosha zvotoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya ibaari zviro kwazvo, yakakosha maningi ngenyaya yekuti inoshanda basa payani petinenge tisina kukwanisa kuende kuchibhedhlera kunorapwa kana kuti kotenge mitombo kuzvitoro zvinotengese mutombo. Tinoshandise mitombo yekudhaya neruzivo rwedu, totohina hosha, zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo yangu ngekuti unodetsera maningi zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti ukaenda kuzvibhedhleya ndiwo mutombo waunotanga kupuwa kuti ushandise kuti hosha ipere zvinova zviri zviro zvakanaka kuti unohina hosha ndaramo yotoenderera mberi.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yekudhaya yaka kosha maningi pa ndaramo inoti detsera payani pa tinenge tisina mari yekuti tikwanise kuenda ku chibhedhleya woto tora mutombo yekudhaya mu mashango medu nemu makwanzi kwakuto tora kwaku kwatisa kwaku tora mashakani kwakuto ashandisa toto hine hosha zvoita zviro zvakanaka.